Issi ambbaa giddon asppaltte ogiyan corabati de'iyaageeti aybee aybee? Issi kaamee sinttakko shiiqidi beettiyaagaa gidishin,A meray ay malee? Ogiyaappe gaxa baggaara de'iyabati aybee?

Karetta sohuwan dumma dummabati de'iyageetu sunttaanne eta meraa yootana danddayeetii? Mittta malaappe oosettida gadiya goyyanawu maaddiya buquraa sunttaa ayba giidi xeesiyo?

Keehippe masetti uttida shuchcha sohoy de'iyaage xeelliyood daro puulattidi lo"iyaaga shin ha sohoy mereta imotteye woyko asi medhdhide neeni eray?

woray keehippe daro wora do'attussi de'iyo keetta gididi maadiya keehippe cora mittati issippe shiiqido mittatu shiiquwa. Ha woray irxxa carkkuwa imees.

Maattay gossiyaa giddon tigetti kumi uttidagee beettees. Ikka qassi shiidhdhaa bolli uttiis. Appe guyye baggaara salo meraara de'iyaa magalashshoy de'ees.

Amarida asati ogiyaa doonan eqqidageetuppe issi heezzaa gidiyaageeti bantta kushiyaan dumma dumma ooso buqura oyqqi uttiidi sinttakko xeellidi de'iyaageeti de'oosona.

Issi shuchchatiyaasan dumma dumma meray de'iyo shuchcha qommotinne qassikka appe haddirssa baggaara shuchchappe masettida goday eqqidaagee de'iyagappe bolla baggaara haattay goggees.

Beni wode asay mitta qeranaw go"ettiyo kalttay coray issippe de'iyaaga bayzzanaw issisan wottidooga issuwaa issuwa miyyiyan wottidi dooridooge de'ees .

Kawo ooso keettan gidin buzo ooso keettan oosuwaa oottiiddi utiyoo ooso oydiyaassi aappun bululiyaa goomati beettiyoonaa? Oyidiyaappe guyye baggaara ayibi beettii?

Hageeti awa biittaa woosiyo keettaa sabanchchatee? Sabanchchatu gidoon aapuun macca nne aapuun atuma sabanchchati de'iyoona issippe qoodikko ubbay aapuna gakanee?

Malduwa giyo mittaa ayipiyaa hagan diyaaga xeelliyode keehippe yeemoyes. Gido shin hagan diya mittaa ayifiya waatidi miyo, woyikko waayidi kattiyo?

Michchiyaaba uyanawu koyyikko penttisi simmidi eesuwaara irxxena mala tiigidi wottiyoo zammaana miishshaa be'iidi de'oosona. Ha buquraykka qassi korinttiyaa ottiyoo giishshawu lo"ees.

issi kifiliya giddon keehippe daro ushshay buttulaara dooreti uttidaagee de'iyaagaappe sintta baggaara purancce malatiyaa sa'an hiixxeti uttidaagee aybbe eray ?

'Win weha' yaagiya haattaa dumma dumma geeshshateta naagissiyaabata gujidi yuushshi yuushshi shammiya asassi immiya zal"iya kaamee haatta awuppe awu efiidi de"ii?

Dumma dumma meray de'iyo jooniya giddon xiile shiiqidi aadhdhi uttidaage issoy issuwaa bolli dooreti uttiis. Hegappekka bolla baggaara de'iyaaga meray aybba malati?

ha'i wodiya daro go''a immiy doozatuppe issoy godare uutta gidiyo gishshaw oonikka danddayyiko ba gade gaden tokkana beessiyooga eriyakko iitteshsha?

Wolaytta wogaa maayuwaa maayida cora asati gutaran shiiqidi guuliyaa xuuggiyoo maaraa poliiddi de'oosona. Guuliyaa xuuggiyoo siraatay polettiyoy, Wontto shuha gallassa gidishin hachchi polettees.

Nu heeran issi wogaace mishiriyaa diyaaran dumma dumma birataa qommotta massidinne leefidi giyaa bayzzanaw ehidoogaa cora asay he birataa keehi shammes.

Dumma dumma wodiyan asay bari keettaa puulayanawu go'ettiyobatuppe leemisuwassi intte eriyobati. aybee aybee? Ha intte be'iiddi de'iyo buquraa sunttay aybaa geetettii?

Gifaataa baalay gakkidaagan nu biitta maataawatikka issippe shiiqettidi lekkiyaa kaassaa kaa'iiddi miicciiddi issippe aattidoogaa wolaytta odibessan aattidoogaa be'iyoo wodiyan ayba lo'es giidetii?

maattay kummido gosee hagan beetes. hegaa xalaala gidenna daro qumaa qqommoti issi sohuwan aara diyageeti beetososna. gidoppe attin yeechchay awu injjetenna.

Boottanne adussa buquran bollaa tiyettiyoobay de"iyaagee buquraa wottiyo oydiyaa bollan maaraara uttis. Ha tiyyettiyoobata nu bollaa kifiletuppe awa awa tiyettana danddayiyo?

Issi eerissuwaa bollan xafetida xifate kaqqetido sohoy awaanee? ha eerissoy asaa aattiydi de'iyo kiittay aybee? Eerissuwaa giddon uyyanawu maadiyagaa sunttay aybee?

Keettay shuchcha xallan keexettidaagee puulawunne qassikka ayibinne bochchennan naaganawu daro layittaa moorettennan takkanawu maaddes. Adil'e ciishsha mala qalamiyara keettaa tiyiyogge keehi puulayees.

Naa"u macca naati issi sohuwan aybaa oyqqidi eqqidonaa? Eta naa"aa maayuwa meraynne qassi eti bantta kushiyan oyqqido banddiray ayba meree?

Issi yelaga dembban toho bolla uttidi ba qooriyankka dungguzza pooxa qachchidi ha simmo xeelido de'iyaa na'appe guyye baggaara paray oogee?

Daro yelagati bantta yelettido gallassaa bonchchanawu dumma dumma makkisota giigissoosona. Ha giigissoti darotoo so asaa abbiyara beenna gishshawu naagettidi bonchchana bessees.

Beni wode nu wolaytta asa tukkiyaa caddanaw issi wogga mittaa qanxxidi he mittaa massiyoogan tkkiyaa caddiyoo udulaa medhdhiyoogee keehippe malaales.

Loomee ba giddon daro payyatettawu maaddiyabata oyqqiis. Vaytaamini C ba giddon oyyqido gishshawu asay a uyikko achchaa diddinaa xaphota naagees.

Caammaa suuqee asay banaara giigiyanne ba wolqqaara biya caammaa dooridi shammanawu biyo suuqiyaa. Caammaa suuqetun asaa koshshaara biya daro caammati de"oosona.

Issi diran keehippe cora caammay dooretti uttidaagee beettes. Ha caamma darotoo asay so giddon go"ettiyooga gidishin qassi metoottida asay haahosakka go"ettees.

issi shuchcha ogiyaara haa simmidi biidi diya makkiinay beetees. appe guye bagaara yiidi diya makkiinay qassi asay togganaassi keehi asaa maadees.

Keehippe xoqqanne cora kifileta bantta giddon oyqqida naa"u mentte keettata issippe keexxidooga dumma dumma meray de'yo qalamiyaa tiyyidooge keehipe lo"ees.

Issi daraphphaa bollan dumma dumma asati de'iyaageeta gidishin, ha asati ay oottiiddi de'iyoonaa? Etappe maccaageeti maayido maayuwaa meray ay malee? Eta miyyiyan de'iyaabati aybee?

Na'aara aayyera issippe issi mala maayuwa maayidi eqqidaageeti ha simmi xeeliidi de'iyaageeti oonantte? Ha qeeri na'assi baree woysse neeni eray?

Issi kifile gidoon guye baggay keehiippe lil'ettido sohuwaan wogga bootta saaxinne malabay uttidaage beettees. Hagaasikka giduwan kaqo malabay oyqqiyosay de'iyaaga.

Ya baggaara nne ha baggaara muuzziyaa miittay tokketti uttidaagee beettees. gidduwaanikka keehippe lo'iyaa maatay mokki uttagee xeelliyaa asawu keehippe injjettees.

Issi yelaga na'ay ba kushiyan silkkiya oyqqidi uttiis. A sinttan de'iya xarphpheezaa bollan naa"u siiniya kummi uttida tukke de'ees. Tukkiyan yeggiyo xaloteekka beettees.

wolaytta sooddo ambbaa gidon de'iyaa kaamiyaa ogee keehippe puulattidi giigidagee beettees. ha kaamiyaa ogiyaan qassi issi xaacetu kaamiyaa ushshachcha baggi simmada bawus.

Naa"u asari issi bazo malatiyaasan eqqidaageetuppe issou bootta shurabiya maayyidi dungguzza pooxa ba qooriyaan xaaxxi wottiis issoy qassi olaa sohuwan maayyiyo maayyuwa maayyi uttiis.

Issi aaho zabbaa giddon naa''u keettati de'iyaageeta gidishin, eti keexettido qorqqoruwa meray ay malee? Keettatu yuushuwan de'iyaabati aybee? Etappe ya baggaara de'iya keettaa qorqqruwa merayshin ay malatii?

Nu heeran issi sohuwaa oyqqi uttidi asaa maayoy pooshshettidaagaa sikkiyaa bitane de'iyaagan nu heeraa asay ubaykka akko biidi sikisses shin he bitanee asaappe daro biraa ekkiishsha?

Keehippe puula shuchcha keettan daro xuufetti de'iyaagetuupe bolla bagan amaara doonan xaafettida xuufe aybba qonccissi? Ha shuchcha keetta xoqatettay ay keene?

Toophphiya luxettaba aawatettan oyqqida bo"ay de"iyoo bitanee karetta oydiyan guyye baggaara cora maxaafay de"iyoosan uttis. Ha bitaniyaa sunttay oona geetettii?

Ha keehi giigi goyettida goshshaa bollan zerin mokkidi kiyida kattaa qommoy aybaa getetti xeegettii? Ikka qassi aybawu aybawu maaddiyaakkonne oda?

Pabirkkaappe oosettida goozettida mattoyiyaa ushshaa qommuwaappe issuwaa gidida meettaa biraa getettiyaa ushshay de'ees. ha ushshaykka biriliyaan tigettidi asay uyanawu giigi uttiis.

Beni nuson baalay gakkiyoo wodiyan wodiyan so naati ubbaykka ba diyoosaappe diyoosaappe shiiqettidi issippe nuso aayiyaa essido tukkiyaa uyiiddnne kaa'iiddi aattiyoogee ayba lo'ii?

Deeshshaa misilee kaqetti uttido keettay saro biittaa katta keetta gidiyoogaa qonccisses. Ha katta keetta geliyo penggee ciishshaa mittan doodetti uttiis.

Issi adaraashaa giddon kumidi uttida asati ay oottiyoonaa? Ha uttida asatu giddpppe sintta baggaara de'iyaageeti maayido maayuwa meraynne wottido qophiya meray ay malatii?

Zammana wodee ehiiddo birata qoxxidi giggissido, hookkoyidinne dumma dumma meran siti oottiddogee beettees. A giddon cora qachchiyo biloonetinne shuboti de'oosona.

booraa shukkanawu issi sohuwa shiiqqi uttida asay ubbay diyaagee beetees. he sohuwan issi bootaa maayida bitanee diyaagee sa'an xuggunidi beetees.

Kaamee de'iyaga bollan issi attuma na'ay bollawu kiyidi buqurata shiishshidi qachchidi de"ees. Ha baggaara eqqida asati bantta kushiya pude denttoosona.

Dumma dumma mittaa ayfetuppe maashiniyan gaacettidinne maarettidi giigiya juusiya giyo ushshay de'ees. Hegeetikka, mangguwappe, afikkaattuwappe injjooriyappe hegaanne hegaa malatiyabaappe ekettidi giigoosona.

Amarida macca naati bullukuwa gixxidi maarara eqqidi bantta kushiyaa baqqiidinne duriidi beettoosona. Etappe guyye baggaara qassi issi asaa caaniyaa kaamee eqqiis.

Maarara issippe issoy issuwaa geedo kaallidi hemettiidi de'iyaa macca naati ayssi karetta maayuwaa gullettidi eqqidonaa? eta qoodaykka woysa milatii xeelliyoode?

Dumma dumma quma keettan daro ashuwaa issippe waayyettenan qnaxxanaw maaddiya issi keehippe qarattida mashshay de'iyaage oyqqanawukka injjetiyaaga gidishin keehippe daro marccuwaa ekkiyaaga.

Issi aaway ogiyaa doonan wogga kaamee hemettiidi eqqidi ixxiyoogan wodhidi giigisanawu sintta baggi adhiidi aybakonne bochchi bochchi kaamiyaa giigisiidi de'ees.

asay hayttan wotanawu maadiya daro worqati hagan beetoososna. qassi etawu meraykka keehi lo'iyoogaappe aadhidi hayttan wotanawu keehi maaadiyaba giidi loyteettees.

Aybbinne xaafetibeena bootta woraqata issuwa issuwaa bolli doori wottidoohappe miyyeessa baggaara duuchcha boshshetibeenagee ba keettaara wottidoogee de'iyaagee la bayzziyoobeshsha! Ne eray?

Kattaa bayzziyo keettan maaraara sharan qoli wottido kattay penggen eqqaagee beettes. Haddirssa baggaara dooya diya woykko bayzzishin attaggee, ushachchaara qassi dooyettibeenna shanxxan kumi uttida kattay beettes.

Toophee biittiyo ayssiyaa kiikke moocconay Dottoriya Ahammeda Aabi mata wodiyaan kesi ayssuwaa maaradan xaafido maaxatuppe issoynne koyrotiyaagee gujetiyooga giyaa maxaafaa.

Kaabbaa malatiyaa maayuwaa maayida naa"u asati issoy woggaa gidiyoo wode issoy qassi guutta naa'aa. Guyye baggaara cora asay eqqidaagee ba xoossawu goyniidi de'oosona.

Issi ba huuphiyaa adussaa duge yeddada kushiyan migiduwa wottada ba kushiyan ciishshaa oyikkada eqqada ba achcaa bessayidda haa xellita na'iya beettawusu.

Issi arssa gastta bitanee oyidiyan uttidi haa simmidi ba sinttan cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa wottidaagaa sunttay oonee? I aattiyo kiitayikka ayibee?

Issi xifatee komppiteriya bolla de'iyaaga hara miishshaa bolla aassidi bessana go"ettiyo "projjekkiteriya" getettiya buqura gatee giyaa bollan keehippe saluwaa caddi uttiis.

Misiliya bollan ha nuuni be'iyoogee puuttuwaappenne dumma dumma kiriyappe merettiyaba gididi asay maayanaassi maaddiyaba. Qassikka issi issi heeran asaa oonatettaa woykko wogaa qonccissanawukka maaddeees.

Kattaa miyoode metettenan ixiko kaattaa mizisanawu asay go"ettiyoo sawetti kaatti maarido baribbariyaa naa"u dumma dumma meran zo"uwaaninne mata meran ottoogee de'ees.

So mehetuppe issuwa gidiyaa hariyaa dembban eqqada ha simma xeellaydda de'iyaarippe guyye baggaara keehippe yashshiyaa dere de'ees. Godarekka hegaa giddon de'ees.

Aaho maayuwa maayida heezzu yelaga macca naati eqqidaageeti de"iyaageetuppe naa"ati bantta kushiyaa kiisiyan yeggin issinniyaa qassi kushiyaa xaaxin eqqidosona. Eti maayido maayoy aybaappe oosettii?

Issi puulattidi xeellanawu lo''iya sohuwan huuphee keettan huuphiya qanxxissiiddi uttiyo oydee de'ees. Ha oydee darotoo ooso keettan woykko biiruwankka beettees.

Wolaytta sooddo ambban de'iya buzo hooteeletuppe issoy mantta Zallaqa abbebe hooteeliya ha hooteelee dumma dumma wodetun kawobanne kawoba gidenna konssonotanne imattata mokkidi moyssiyogan erettees.

Hagee ichchashantto kifilyaa luxettaa luxiyaa naatu maxaafaa. Ha maxaafay xaafettidoy qassi karetta meraan gidishin duge baggaara qassi giigisida asatu sunttay xaafetti uttiis.

Konsso biittaara asay bantta zawaa diriyoo wodiyan keehi cora shuchchaa ehidi he sohuwan dooriyoogan hegaa dirssadan go'ettiyoogee eta loyttidi daafurssenee?

Issi guuttaa xumanaani ekkiyaa keettaa giddon keehi puulayiyobatun puulayi wottidoogee de'ees. A meraykka qassi boottanne karetta qassikka cora meray de"iyo puulayiyobatun puulayi wotidooge de'ees.

Ha"i wodiyan asay umma dumma puuteta puutissidi daro sohuwan cora maata mera ashuuraa oosuwa oottiiddi de'ees. Hagee biittaassi lo"o carkkoy daanaadan oottees.

Daro dumma dumma mitaa qommoti issippe mokkidaageeti maaraara ogiya loytanawu qalamiyan tiyetti uttidosona. Etikka wolaytta danguzzaa meraa maayi uttidi keehi lo''oosona.

Taani issi issi wode biittaa kaalettiya asati shoobetti biidi woykko bantta ooso keettan biittaasi koshshiyaabaa yuushuwani tobbiyoogee lo'o gaada qoppayis. Hegaa mala shiiqoyi biittaa sarotettaassi baaso.

Ha keehippe lo"o giigidi guuttaa goshsha sohuwan toketti uttida santtaa meran salo meraa maayii uttidagaa aybaa santtaa giidi xeeganawu danddayiyoo?

Daro pappayyiya mittay issi diran dicci gaakidaaga xeelliyode aybba ayfekka baawa shin appe garssa baggaara qassi biron mokkidi gakkiyaagee de'ees

Issi keettaa giddon dumma dumma qommo ushshati xaaxxeti uttiddossona. Mela de'iya karttooneekka beettees, ha baggaara de'iyagee qassi ushshay gum'ettida jusiya.

Qoodan cora gidida attumanne macca yelaga naati ubbaykka issi mala boottaa maayuwa maayidi etappekka issoy addussa bootta banddira malabaa oyqqidi zanaqqiidi de'oosonna.

Dumma dumma buqurati bayzziyoo sohuwaan issoy issuwaa bolli dooretti uttaageti de'oosona. etu meraykka zo"oy salo meray adil"e ciishsha meray de'iyoogeti beettoosona.

Issi hoteelliya giddon keehi puulattida macca na'iya oydiyan uttidaaro sinttan bootta lo'iya burccebati irzzo oydiya bollan issisaa shiiqidi uttaageeti de'oosona.

Toophphiya giddon cora sohotun hageetuppekka tungga ambbaa aysuwan dere asaa keettaa koshshaa kunttiyogan gita beeraa bessiiddi de'iya eqotati awugeetee awugeetee?

Ordde meeguwaa maayuwa maayida asati aradda biittan puutiya tokkiiddi de'iyaageeti beettoosona. Sintta baggaara de'iyaa na"ay heezzu puutetuppe issuwaa tokkidi biittaa kammiddi de'ees.

Issi bitanee aaca sohuwan eqqidaagaa gidishin, ha bitanee ba hashiyan ay oyqqidee?I maayido maayuwaa meray ay malee? I wottido caammaa meraynne qumaashshaa meray ay malee?

Dumma dumma kattaata gidin kattaa mal'ettiyobata issi sohuwappe demmana danddayiyoo issi aaho koskkiya giddon gaacetti giigida bambbariya gidin baa'eela xiilleekka de'es.

Daro yelagatti issi mala maayuwa maayiddi de'yaagettuyo etti maayido maayuwaa meray aybba geetetti? Ha yelagatti bantta huuphiyan wottidooge aybba geetetti?

Arssa mishiriy nu toophphiya banddiraa alleeqettida bootta mayyuwa mayyada oyidiyan uttada ba sinttan diya siiniyan tukkiya tigiyaari sunttay oonee? A kushiyan oyikkobayikka ayibee?

Xoossi maaddin beni wode asay keettaa keexxanawu gidin dumma dumma oosotussi mitta kalttan qaxxiiddi metootiyoogee attin ha'i qanxxiya maashiiniya go'etidi qanxxoosona.

Issi luxetta keettan cora naati issippe shiiqidi bantta sinttan de'iyaa woraqatan xaafeti uttida paaciya zaaruwa immiyo woraqata bolli xaafidi de'oosona.

Muleera qoodan heezzaa gidiya naati bantta kushiya Daamota Deriya yaagiya xifatee de'iyo curqqa oyqqidi de'iyaageetuppe ha gidduwan dd'iyaagee attume woykko maccee?

Issi sohuwan xaraphpheezzaa bollan uttida naa''u qommo buqurati aybee aybee? Adil''e ciishsha meray de'iyoo ushshay aybee? Salo mala meray de'iyoo buquray aybee?

Biraatappe giggissido salo meraa eerisuwaa bollan botta xuufiyan xafetida xifate de'ees. Hegeekka aaddissabaa yunburshshiyaa giddon de; iya issi luxeeta keettaabaa yootees.

Issi guutta keettaa giddooni daro ushshatinne saamunati issisan dooretti uttidaageeti dumma dumma meraara diya dumma dumma ushshati diyageeti mal'iyaaba malatoosona.

Afkaaddosiya mittaa ayfiya teeridaaga poqqidi maashiniyan gaaccidi burccukkuwa giddon tigidi uyyiya asaa immidi de'iyo keettay awa heeran de'iyakko neeni eray?

Asaa cenggurssay gakkena sohuwaa keehippe waasidi gattanwu maaddiyaa buqurappe issuwaa gidida xurumbbaa yaagiyoo miishshay beettees. ikka boottabaa bolli uttidagee bettees.

'Amole' daashiniya bankkiyaa baggaara giigidaaga giya xifatiyappe haddirssa baggaara de'iya misilee ay beessiyaaba malatii? qassi haga giigissida bankke keettaykka awan de'ii?

Dere milatiyaa sohuwaappe garssa baggaara issi bitanee qoodan keehi daro miizzaa laagidi sinttawu zaaridi epiidi de'iyaage beettees. qassi bitanee maayido kooteekka zo'o mera.

Kattaa keettan oottiya asati ubbatookka bantta geeshshatetaa gidin bantta go'ettiyo buqurata gidin geeshshatettan oyiqqana xayikko asay gelidi maanawu keehippe shenetes.

Wolaytta wogaa maayoy wolaytta deriya woganne taariikiyaa qonccissiya dumma dumma hillanchchattun merettiya puula maayo. Macca asage bullukkuwa gidishin atuma asage qassi haddiya.

Shuchchay tokketti giigi uttida ogiya doonaan daro lo'iya doozati diyageeti heeraa puulaa loytti uttidoogaa giddon keehippe lo'o hanotan keexxettida woossa keettay de'ees.

Nu heera issi juuse keetta diyaaga oosettiyaa juusee aybanne lo"enna. Gaasoykka he juuse keettaa asati juusiyaa oottiyoo wodiyan daroto moorettida mittaa ayfeta go'ettiyoo gishshataasa.

Woossa keettan maayidi yettaa yexxiyoo maayuwaa maayidi cora naati maaraara eqqidageti beettoosona. Etikka adussa duge gakkiyaa qamisiyaa zo"uwaa maayidi eqqidoosona.

issi sohuwan shuchchaappe oosettida mino sohoy beetees. qassi ha sohuwa sunttaykka laalibella geetettees. ha sohoykka maaaraa biittaa ayssiyaageetu heeraana beettiyoy.

Keehippe daro muuzzenne uuttay mokkidi issi heera muleera dooddi uttidaagappe sintta baggaara shugo kattay tohetti uttidaagee beettees. A sunttay aybba getetti?

Toophpiyaa kaalettiyaa citappe issuwaa gidida baraata citay qaala wogaawu laamana yaagiyaa qofa baaso oottidi naa'antto baraata cita kasettidi de'iyaa ba kase wogaa ya'aa toobbiyoga erisees. Hegaappe issoy eqqotata wogaawu seeray de'iyo diccida kawottawu laamiyoga.

Pude xeeliyode saloy shaaran kametti uttidaagaappe ha baggaara xeeliyode beettiyabati aybee aybee? Issi bitanee naa"u mittaappe giduwan ayba oottiyakkonne oonee yoottanay?

Issi farnnicheriyaappe giigida buquraa giddon naa"u asay zemppidi uttiyo oydde de'iyaagappe guyye baggaara amarida xomppekka beettees. Appe garssa baggaara de'iyaa naa"ati aybbe?

Issi kaamee de'iyaahe dembba ogiyaara barkka gede simmidi biidi de'ees. Ha dembba ogiyaan ha kaamiyappe attin harabi aybbinne beettena .

Wolayttan layttaa laamiya woykko gifaataa baalaa bonchchiyo wode oittiyobatuppe issoy guuliya xuuggiyogaa. Hegewkka shuha woggaa gallassi ashuwa miidi simmin omarssan xuugettees.

Issi gooshshanchcha shoqqan goshshanchcha Aawaynne Aayiyaa issippe badalaanne uutta haaxa giddon pootuwaa denddidi deosona. Heeraa oyqqettaykka xeellanawu keehin ayfiyan puulattidaga.

Naa'u keehiippe xeelanawu yeemoyiya boottaara muqaqe soosoti daro diccidi heeraa kamida mitatu gidoora gogiid de'ishiin issi yelaga arssa bootta shuraabiya hadiya qumaashaa qumaaydda yelaga na'iya miiccaydda de'awusu.

Issi keehhippe xeelanawu ayfiyaa oyqqiyaa guyeera maatta mala minxxaafee, sinttaara qassi zo'o minxxaafee hiixxetti uttido, ya bagaaranne ha bagaara eqqi uttidanne magaaraja maayiidi asi gelido a giidoora kanttanawu gigidaagee beettees.

Wolayttattuwa luxiyo maxaafay tamaareta doonaabaa aahuwan loyttidi eranadan luxissiyaa maxaafa. Ha maxaafa koyro kifiliyaappe doomidi xooqqa kifilyaa gakkanaashin doonabaa pilggidi tamaarissees.

Ogiya doonan issi wogga keettay de'ees. Ha keettaa penggee heezzu mera qalamiyan tiyettidi, ha qalamiya meraykka toophphiya banddiraa merappe beettees.

Issi keettaa giddon cora asay de'iyosan uttida astu giddoppe sintta baggara uttida seeraa naagissiya asatuppe gidduwan uttida issi maccassiya ba doonaa qachcha uttaasu.

Issi arssa macca naatu tohuwaa lemissuwaan merettida tohuwaa bollan gediyaan aattiyoo worqqay aadhdhi uttiis. Sintta baggaarakka qassi xuggunttaa bolli zo"o meray tiyetti uttiis.

Ciishshaaninne keehippe lo"iyaa oydetuninne magalashotun puulatti uttida soohoy uttanawu ayba yeemiyiyaa soho giideti! Sintta baggaara qassi uttanawu meeran bootta meraa maayi uttida oydee de'ees.

Keehippe ha baggaara yaa simmidi xeelliyo wode wurssettay woykko xeeray beettenna ogee awa heereeshsha? Appe ya baggaara aybi beettiiddi de'ii?

Xuntta gidida pootuwaara beettiyabay issi gade gido malattiyaasaan shonkkoray, maqqaynne hara hara maata mala dozzatti diyagewta gidishshin sinttan qassi graaviiliya mittaa putee dees.

Hageeti orttodookise bataskkaanaa kaalettiya qeeseta gidishin dariya baggay bootta kutaa maayi uttidi bootta qophiya huuphphiyan xaaxi wottidaageeta gididi ubbaykka gatima malaa kushiyan oyqqi uttidosona.

Ha bolla baggaara maata mera hayttay de'iyoo qassi giddo ginaappe duge simmida sohoy melidi qonashe milatiyoo mittaa sunttay ayba mittaa getettii?

Cora qeeri naati issi heeran shiiqi uttidi bantta gallassa bonchchidi de'iyaagetuppe naa"u naati issippe sinttaw kiyyidi hankkotuppe dummariya maayyuwaa maayyidi ittidoosona.

Macca naati baalay gakkiyoo wodiyaaninne qasikka sambbatatun bantta heephphiyaa keehhippe puulayanaw giidi dumma dummabata go'etoosona. Hegeetuppekka leemisuwaasi bantta huuphphiyaa bolli hara huuphe malatiyaaga gujjidi daddiyoogan adussa malatisoosona.

Dumma dumma maataa malatiyaa maanawu maaddiyaa kattaa qoommoti sa'aan asay shammanawu xeelliidi de'iyoo buqurati ayba ayba buqurati beettiyoonaa? etu meraykka ayi malatiyaagee?

Keettaa giddon issi bitanee hiniira haa xeelliiddi uttiiss. Keettay qorqqoro keetta gididi geliyo penggee gidin ubba maskkooteekk herega xalaalan gorddettiyagaa.

Makiinay eqqiyo sohuwan daro asatinne ichchashu makiinati beettoosona. Qassikka naa"u kushiyan sugiyo gaaree buquraa tookkidaageeti beettoosona. Issi gaariyappe sinttan baggaara huuphiyan oyiqqida guutta na'ay beettes.

Dumma dumma qooriyaan wottiyo worqqaanne hara qassi macca asay tiran wottidi puulattiyobaatti issi addussa karetta dooqqetti uttida wodoro malabaa giidoora kantti uttis.

Maccaasiya maayido wogaa alleeqo maayoyi Toophphiyaa giddon awa deretettaa wogaa maayoy? Maccaasiya maayido wogaa maayuwaa bollan de'iyaa merati ayba ayba meree?

Issi aaho keettay dembbay diyaage oogee? Qassi a giddon muleera aappun kifileti diyoona? He keettay awa heeran beetti neeni eray?

So asay issippe doosona. Eti mayyido issi mala mayyoy eta issippetettaanne wolayitta wogaa hayidaanne hayittaa qassikka nu wolayitta minotaa qonccisses.

Hagee korinttiyaa wolqqaa koshshenaan mittaappe oosettiyaa kasaliyaa yaagiyoogaa oyttidi kaattaa kaattanawu maaddiyaa buqura. Ha buquray qassi naa"u baggaara oyqqiyoosay de'ees.

Daro asay giyan eqqidi asho mehiya bayzziidiinne shammiiddi de"iyogaa misilee loyttidi woykko geeshshidi qonccissees giikko aynne worddo gidennaagaa ha misiliya ay asinne markkattiyoba.

Dumma dumma kaamee eqqidaagee beettes. He kaamiyappe sinttan baggaara issi bitanee naa"u kushiyan oosettida miishshatuppe issuwa gidiya puulattida masoofiya efiiddi dees.

heezzu poo'otti issi sohuwan diyaageeti beetyoosona. etappe garssa bagaara diya oydetti xarapheezzaara beetyees. eti keehi lo'okkonna. eta matankka heregay des.

"Isiponjjiya" giyoo keehi shuggiya uttanawu woyikko zin'anawu daro injjetiya buquray issisan dooretti uttidaagaa goday oonee? Ha buquraa issuwaa issuwa marccoy aappunee?

Bollaara luxetta keetta gidiyoogaa erissiya xuufe de"iyaagaa garssa baggaara qassi maata mera keexettida qorqoro penggee de'ees. Ha sohoy wolayitta giddon awa heeran de'ii?

Sintta bagaara zo'i uttida suchcha keettappe bolla baggan boottaa meray de'iyooge aybbe? Shuchcha keettassi aapun gelannawunne kiyanawu go'iyaa penggetti de'iyoona?

Sooddo ambbaan Wolaytta wogaa maayuwaa dungguzzaa hashiyan wottidi kaamiyaa ogiyan eqqida na'aappe guyye baggaara ayi mala mittayi de'ii? I eqqo dabaabayi oogee?

issi pooto keettan beettiya oyddu asati beettoosona. ha asatuppe aaway darotoo issi keettaa ayssanawu maadiyoogaappe aaruwaa miishshaanne kattaa shiishiyoogan erettees.

Caammay asaassi daro qommo go'aa immees hegeetikka:- asaa tohuwaa qohiyaabatuppe naagees, tohoy Elle urqqatenna mala naagees. Caammaa asay demmiyoy mehiyaa galbbay faabirkkan geli oosettidi yiina.

Issi shuchchaaninne biratan direttida dirssay beettes. Ha dirssaappe so baggaara keettayikka beettes. Ha dirssaa bollan " luxettaa luxettaa ha'ikka luxettaa" giya xuufee des.

Giya giddon urqqa miishshata bayzziyoo taran daro macca asay bayzziiddi de"iyaagaappe issi karetta yelaga na"ay hokkidi issi bashiyaa pude tookkidi xeelliiddi de'ees.

Naa''u asati issi aaho goshshan eqqidaageeta gidishin, etappe issi bitanee ay oyqqidee? Habagga gaxaara eqqida na'iyaa ay oottaydda de'ay? Shooqaappe hefintta baggaara aybi de'ii?

Cora attuma naati macaran wolaytta banddiray de"iyoo bootta shuraabiya maayidi maaraara issippe eqqidosona. Ha eqqida yelaga naati ay oottiiddi de"iyoonaa?

Issi ooso keettaa giddon cora zo'o mera maayuwa maayida asaynne qassikka seeraa naagissiya asay maayiyogaa mala maayidi uttidi tobbiya poloosona.

Zo'o woraqataa bollaani karettaaninne adil'e ciishsha meran irzoti uttidaagaappe so baggaara karettaaninne zo'uwan yaparettidaagaa giddon haammoy wolqqappe piriiddi diyagee beettes.

Boolimida qassika keehippe lil"ettida keettay de'iyaagappe sinttaa keehippe adussanne cora xekkay de'iyo issi a malatiyaa hara keettatuura issippe maaran de'oosona.

Issi kifiliya giddon farannicheriyaappe oosetida buquraa sitti ootti uttisidi appe so baggara qassi zemppidi uttiyo oyddiyakka wottidoogappe bolla baggaara aybbi de'ii?

Keehippe ho'iya sohuwaassi irxxa carkkuwa immiya miishshay kaqetti uttidaagee beetees. appe garssa bagaara lil'i uttida sohoy shuchcha keettaa giddon beetees.

naa'u bobboxaama naati eqqidi diyageeti wolaytta danguzzaa maayidi hagan beetoosona. qassikka bola bagara boottaa maayidi huuphiyan sharbbiya xaaxxidi eqii uttidosona.

Oyidiya deskkiyan bollan ashuwa shukkidi madaban madaban bayizzanawu wottidoogee beettes. Qassikka ha qayye ashuwa bayizziyanne shammiya asatikka yaara haara eqqiisona.

Hagee mangguwaa giyoo mittaa ayfiyaappe pabirkkaa gelidi oosettida keehippe uyiyoo wode keehippe mal"iyaa ushshaa qommo. A meraykka qassi adil"e ciishsha mera.

Kaamee issi sohuwaappe asaa caanidi hara sohuwaa efiyoo wode a giddon uttida daro maccanne attuma asaa be'iyoogee cora qommo mera maayuwaa maayidosona.

Ba huiphiya pecceererissa yedaagada bissi bootta curqqa mittaa bolli qaccada ba hashiyan tookka uttida gela"o na'iyaa ha simma xeelaydda de'iyaara sunttay oone?

La hagee ayba lo"iyaa keettee? shuchchaa bolli shuuchchaa keexxidi dumma dumma meran tiyettidagee meran bootta gididaagee ayfiyaassi keehippe puulaa immidi ayba loyttidee!

Kaamiya goomay ubba kaametikka issi sohuwaappe hara sohuwa yuuyiyo asaa naati tohuwa go'ettiyogadan maadiyaaga. Kaamiya guye bagan de'iya shuchchay keettay biron keexxettees.

Wolayttatto doonaa Wodala ganjjiyaa gidiyaa, qaalakka daro leelessidi mal"ettiyoogan erettida Woldde Marqqosa Tamasggen wogaa maayuwa bawukka qooriyan karbbaata qachchidi awan uttidee?

Wolaytta gifaataa baalay bonchchettiyoo wodiyan nu biittiyoo ayssiyaagee wolaytta laytta laamiyaa baalay issippetetaasinne siiquwaasi gido giidi ba lo'o amuwaa qonccissis.

Toophphiyan gaxaree heerara darotto asay eray pacca gidiyo gishawu qohuwawu matan de"ees. Hegaa gasuwan heeraa aysiyaa kawotettay akekisuwaa eraa immide de"ees. Ha wogga na"ay asatussi ayi odidi dei?

Maattay heera woykko ambba puula gujiyanne qassikka issi issi medosatussi miyoba gididdi go'iya dolla woykko meretta imotta. Mittay qassi kuwawu maadiya dooza.

Asay dumma dumma biittatun gidin heeratun ba de'uwa laammanawu daafura oosuwakka shaakkennan oottees. Ha oosoy qassi darotoo wolqqaa miyanne daafura ooso.

Asttemaaree luxxanchchata luxxissiidi kifile giddon dees. luxxanchchatikka oydiyan uttidi debttara bantta sinttan wottidi luxxissiyagaa kaalliidinne ezggiidi doosona. gidishin eti tamariyo kifilee urqqaa mayyibena.

Cora siinee qoodiyakko latamaappe biidi hasttamaa gakkiyagee dumma dumma irkkabootiya bollan de'ees. Ha siiniyappe ya baggaara cora asay eqqidi ay ootti?

Hayttan wottiyo gudichchay darotoo macca naati bantta puulaa gujjanawu bantta hayittaa lukkidi wottiyogaa. Dumma dumma gudichchaa qommoti marccuwan dummatiyaageeti doosona.

Issi heeran dumma dumma shuchchan gimbbetidi oosetti sohiti diyoosappe xade farssa baggan daro accida sohuwappe guyye bagga eqqi uttiday aybbe?

Yiira naati shaluwappe giigisido xomppiyawu maadiyaa xuwaffiyaa oyqqidi ay oottidi deiyona? Etappe guye baggaara deiya cora attuma asay ya sinttawu simmidi eqqidi ayi xeelidi deiyona?

Issi katamay diccidi deiyoga eriyoy ogiya tuggay pagalettiyode. Hegaa xalla gidenan tohuwan hemetiya asaasikka miyiyaara giigida ogee keehin kaamiyaa danuwaa teqqees. Hagee ogee awan giigidee? awa kataman dei?

Bolla baggaara kaqetti uttida woykko issoy issuwaa bollan dooretti uttida pabirkkaappe goozetti yiida uyanawu maaddiyaa ushshshaa qommoy aybaa getetti xeegettiyoonaa?

daro maccanne attuma naati bantta ammano keettaa issippetetta yettanchchatu maayuwa maayiddi issi keettappe sintta baggara eqqidageeti awa ammanuwa kaalliyagetakkonne ereeti?

keettaa sawetttanawu cuwaa cuwayiyo miishshay hagan sa'an diyaagee beetees ikka urqaappe merettees shin darotoo asay a go'etenna ayssi giikko meqqiyo gishawu

Wogaa qumaa kattiidi asaa miishshaa ekkidi mizzanawu giigidi uttida keettan qoodan cora asay maaraara dooddi uttidagee beettees. eta qassi mal"iyaa qumaa miidi de'oosona.

Yelettidi koyro laytta bonchchiya ha puulanchcha yelaga na'ee sunttay oonaa hetetti? Qassi issi so asay aybba imuwa shammidakko me eray?

Toophphiyaa koyro xekkaa timirtte kettawu dumma dumma timirtte maxaafaati de'oosona. Etappe issoy ichchashshantta kifiliyaa hisaabiya maxaafaa. A bollan Toophphiyaa banduiraaynne beni tohossa Toophphiyaa dalgaa manttiya bandira. Ha maxaafaay awude giigidee?

Issi ho'iyaa ushsha qommotuppe issuwa gidiyaagee meeziyaa qashiriyaa giidi xeessiyooge woykko yenjjeluwappe giigiyaage uyyiyo miishsha bolli duuqettidi giigi uttidaagee beettees.

Issi maccassiya issi sohuwan ba sinttaa guye zaarada eqqa uttaasu, ba huuphphiya karetta binaanaa duge yedada boottaa maayuwa maayada eqaasu I sinttan ciishshay de'ees.

Issi sohuwan heezzu bootta maayuwa maayida issi attumaageenne naa"u maccaageeti eqqidageetuppe issi maccaasiya ba kushiyan borssaa oyqqidaaaro gidishin hara naa"ati oyqqibookkona.

Gooshshaa oosoy issi biittaa dichchawu baasobatuppe koyronne kochchorobaappe issuwaa. Gooshshaa oosuwappe issoy mangguwaa, muuzziyaanne hara dumma dummabatikka deosona. Gooshshaa oosoy ayfiyanawu saluwaa iray, lo'oo gooshshaa koshshees.

Tookki paallan issisappe harassa baanaw kiyyiyo wode tookki paallay diyoosa gakkanashin de'iyaa ogiyaa oosetiyaa asaa bolla pilggetay keehippe salertiyaaba qopiyoode.

Issi keettay diyaagan sintta baggaara maayoy haddirssa baggaara qassi samppay, buquraa yeggiyoo korojjoynne qooriyan wottiyo gozdati ushachcha baggaara qassi zambiilletinne harabatikka de'oosona.

Waayiyaara keehi daro miizzati eqqidoosona. etakka qassi asay bayzzanawu giyaa epiidi shammiyaa asasi etu gatiyaa odiidi de'iyooge beettees. eta meraykka zo"o.

Toophphiyaa asay ba wogaa qonccissanawu durees. Hagee misiliyaan de'iyogeeti duriidi beettoosona. Muuzziiqqaa ka"iyay duriyay ufayttiyay beettoosona. Asay ba huphphiyaa ufayssanawu darottoo dureesinne ka"ees.

maxaafaa issi sohuwan shiishshidi bayzzanawu kessidosona. ha sohuwankka diya dawutaray asaassi keehi lo'ees. ikka be'iyoode keehi lo'ees. ta a dosays.

Ba ayfiyaan heregaa wottidaagee issi yelaga wollaytta dunguzzaa maayi uttida na'ay ba sinttan goozettida haattaa wottidi ba naa"u kushshiyaakka sinttawu zaaridi aybakko asaasi hasayiidi de'ees.

Laappun naati ubbaykka bootta qamisiyaa maayidi macca naaturanne attuma naatura walahettidi pootuwaa denddiidi de'oosona. etikka eqqidi denddiyoo sohoy kaamiyaa ogiyaana.

Issi kifile gidon dumma dumma maxaafa qomotti leemisuwaasi kemistree, piysikisenne hara maxaafatti issippe qommuwan qommuwan doorettidi uttidaagee beettees. Ha maxaafatu meraykka salo milattiyagee, tukke milattiyageenne haratikka de'oosona.

Dumma dumma erissuwaa ba giddon oyqqida xuufawe qonccissoy dere asassi a koshsha koshsha keena oduwaa gatanaw giigidi bayzzuwaw shiiqidaage beettees.

Isso shuchchappenoosettida keetta penggiya keehippe lo"iyaa hanotan farannicheriyappe giiggida sanqqan gorddidooge keettassi de'iyaa puula kasegaappe keehin gujjees. Shin ayyo gatee aappune?

Puulattida keettan bessida oyidee maaraara doorettidi alleeqetti uttiidaagee beettes. A sinttankka deskketi wottidi maanawunne uyanawu maaddiyageeti bootta keehi lo"iyaban kamettidaageeti beettoosona.

Kaamiyaa laaguwaa luxiidi de'iyaa asati dumma dumma oge doona de'iyaa kaamiyaa seeraa naagissiyaageeti wottido malaatata luxitidoogee etaw paacciyan yaanaw diishsha?

Issi kaame ogee de'iyaagaappe haakkidinne xoqqidi beettiya corabati aybee aybee? Hinxxatuppee zardda'idi saloynne deree de'iyaagaa gidishin, saluwa man''iyan beettiya boottabay aybee?

Issi salo meray de'iyo kaamiya sintta baggaa birshshidi giiggidi de'iyooga eqqidi xeellidi de'iyaa asaa qooday woyssa gakkana gaada qopay ?

Biittappe dolida dozatun kaametta sohoy keehin kareexxidaage de'ees. Appe sintta bagaara shuchchappe giigida kaame goondoretiyosay de'ees. Guye bagaara qaassi woolqqama poo'uwa poo'iyaage ayibe?

Jabanay urqqaappe merettiyoogan tukkiyaa essanaassi asay go'ettiyo urqqa miishsha gididi go'aa immees. Siineekka tukkiyaa tiganaassinne tigidi aani uyanaassi maaddiya miishsha geetettees.

Giyaa doonan issi yelaga na"ay lambbaa jerkkaaniyaara shiishshi wottidoogaappe duuqqi duuqidi barmeeliyan tigidi bayzziddi des. Cora asay appe shammes haray baaweyye?

Naa"u yelaga macca naati issippe eqqidi miiccidinne kaa'iidi de'oosona. eti qassi bootta meraara de'iyaa shuraabiyaa maayidosona. issi na'iyaa qassi ba qooriyaa dunguzaa woottasu.

Dottoriiyaa isiyaasa giddo xekkaaa kilinikiyaa yaagiyaa erissuwaa xifaatee xaafeti uttido sohoy beettees. ha baggaara ogee de'ee. ya baggaara qassi diiccida miittay de'ees.

Goomaapenne birataape giigidi asay sugin biyogan haggaaza immees. Paraykka bixaalan koorettidi asay issi sohuwaappe hara sohuwaa baanaassinne qassikka zal"e miishsha caananaassi maaddeees.

Issi macca mishiriyaa yelaga gidin woykko cima gidinkka erettuku. Ayssi giiko i sinttay beettena. i huuphphekka duuge yiidi shayaa gaakki uttiis.

Xoqqa sohuwan issi lo"iyaa sohoy de"iyaagan puulattidi keexettida keettaynne ciirettida maatati qassi yedhdhiyoosaykka shuchchan oosettidosay de'ees. Hagaa mala sohoy wolaytta giddon awa heeran de'ii?

Beni wode luxiya naati daro amuwaara luxissiyageetikka bantta wodiyanne bantta wolqqaa yarshidi luxissoosona shin ha'i wode luxiyageeta luxissiyageeti maara kaallennaagee ayibisse?

Issi aaway maykkiyaa oyqqidi ha simmidi eqiis. Bullaa kootiya maayidi garssaan canccare shamiziya maayidi haa xeellees. A miyiyani wolaytta hadeekka de"ees.

naa''u asati uttidi udulaa giddon cadiidi diyaageetuppe miyiyan eqqida macaassiya maayido maayoy ay malatii? qassi etappe orddiya bitanee maayido kootee ay malatii?

Oyddantta kifiliya tamaareti luxanawu giigida luxiyo maxxaafa bolla bagga koohuwa meray ay malee? Ha maxaafaa bollan merettida banddirati awaageta malatiyonaa?

Gaashshiyaa zeridogee mokkidagaa issi bitanee ba gaden hokkidi a bollan madabariyaa gujjiidi de'iyaagee beettees. Qassi gaashshiyaa meraykka maata meraa malattees.

Bolla baggay xuubiyappe oosettidonne masqaliyaa malaataa woccidi keesidoogee beettees. Appe garssa baggaara issi adussa yelagay naa'u macca naatta ba kushshiyaan oyqqidi eqqidaagee beettees.

Issi guutta goshsha malan issi dozay de'iyaagaa gidishin, he dozaa qommoy aybee? Ha dozaassi meray woykko bonccoy ay malatii? Goshshan de'iyabati aybee aybee?

Ambbaa giddon dumma dumma kattaa keettaati de'iyageetun dumma dumma kattaa qommoti bayizettoosona. Daro qeeri katta keettaatun lo'iyaanne mal'iya kattay ayissi deennee?

Issi gastta maccaasiya ba huuphiya puulayada duge yeddada bootta kootiyaara karetta shuraabiyaara maayada addil'e ciishsha meraa maayida oydiyappe sintta baggan uttaasu.

Amaratto doona luxetta maxaafay luxiya naatussi doona pegguwa gidana mala giigidaage de'ees. Ha maxafay aappuntta kifiliya naatussi giigide? Qassi assi aappun sinttay de'ii?

Issi yelaga arssa na'ay bootta maayuwa bollan puulaa gujjido shuraabiya mayyidi haa simmi ba cenggurssaa carkkuwan aattiya buqura xeelliiddi eqqiis

Mela goyettida biittaa bolla de'iya woykko mokkida doozay maata meray de'iyo qummatettawu maadiya dooza qommo. Ha doozay mokkido biittay goshshanchchay goyiddi giigissido sohuwa.

ambba yelaga naati issippetettan issippe shiiqidi ambbaa geeshshtettaa naaganaw issoy issuwaara zooretidi ambba pittidinne miiriqa digiidi beettoosona shin naati qoodan aappunnee?

Issi gela"iya naa"u tohuwaa kaamiyaa bolli uttada laagaydda de'iyaara ha simmada yaydda bari qooriyaan wolaytta dungguza pooxa xaaxada miiccaydda dawusu.

Mantta Imiro Isra''elli gifaata baala xeelliyaagan shiiqida oyshshatuus dumma dumma ginaara zaaruwaa immidi beettees shin siyiyya asi darenaaage aybbise ?

issi sohuwan uttida cora sunkkuruuttoy beettiyagaassi meray aybba malattii? qassi ikka ha wodiyan bayzzettiyo cora sohotuppe amaridaageeti soodo gidikkokka ne erriyo hara sohoy awee?

Ha erissuwaa bolli be'iidi de'iyoo xuufee naanu macca naatu huuphphiyaa giigissiyoo sohuwaa yaagiyaagaa. etikka qassi dumma dumma lo"iyaa hanotan huuphphiyaa giigisoosona.

Cora keettata issippe xoqqa sohuwan eqqidi pootuwaa denttidooga be'iyoode aybba guuxide? Ha keettaa denttanaw ay keena xoqqatetta pude kiyyidi ekkide?

Issi goshshanchchay suure liiqissidi goyyido goshshan zerettaa zeriidi de'iyaagee beettees. ikka gooshshawu go"ettena maayuwaa maayi uttaagee ba maayuwaa mooriidi beettes.

Naa"u yelaga macca naati issippe eqqidi zanaqqa sohuwa be'oosona. Eti xeelliyo zanqqa sohoy adil"e ciishshaa malatiya meraara de'iyagaa, gidduwan pude kiyiya pulttoykka de'ees.

Naa"u baggaara karetta naa"u uttiyo oydetinne issi wogga dumma dummabata wottiyo buquraa wottiyo oydeti de"iyoo keettay de'ees. Ha keettay aybaa oottiyo keettay?

Dumma dumma buqurata byzziyo sohuwan amarida asay shiiqidaagaa gidishin, ha buqurati aybee aybee? Buquratu matan uttada issi maccaasiyo oychchaydda de'iyaara ay wogaa qonccissiyaagaa maayadee?

Keehi aaho milxxi giida dembban maaraara tokettida paappayyiyaa mittay ayipidaaga gidoon aappun asayi de'ii? Ha giddon hemettiyaa asayi ayi oottiddi de"ii?

Lo"iyaa wogga samppaa bollan birataappe oosettida sayne de'iyaaga bollan bilanddoy diyaagaa yuushuwan donoy, boyyee, oyttaynne qassi zo"o bambbaree shaatiyan giigidagee de'ees.

Zo"idi ka"ida manggoy laaletti uttidaagaappe guyye baggaara qassi ka"ida ananaasee dooretti uttidaagee beettes. Hegaappe guyye baggaara qassi dumma dumma mitta ayfeti de'oosona.

Heeraappe beettiya buquratuppe oosettiya oydetanne kattaa wottidi miyobata keehippe puulayidi medhdhanawu aybaa aybaa koshshii? Ha medhdhidobata ay mala hanotan oyqqidi adussa wodiya go"ettana danddayiyo?

Issi eqotaa qonccissiya armay beettiyaagaa gidishin a bollikka asa kushe issi guutta mittaa ciggidoogaara bootta postaa oyqqi uttiis. I qonccissiyo eqotaykka toophphiya postaa ooso keettaa gees.

naa''u issi mala keexxetti uttida Wolaytta keettappe guyye baggan keehipe xoqqu giida wolqqaama dere de'iyaa he heeran de'iyaa asassi lo''o carkkuwaa immees.

Giddo xekkaa kiliniketi nu deree asaa payyatettaa metuwaa birshshiya eqotata. Aspalttee ambbaa puulatettaa loyttiyogaa xalaalaassi gidennan ogiya sarotettaa naaganawu maaddees.

Issi biron keexettiidi de'iyaa shuchchaappe osettiyaa keettay de'ees. He keettaa sinttan sa'an doretti uttida mittaykka de'ees. Yelaga naatikka a miyiyaan eqqidaageti de'oosona.

Gonggoluwa giddon utridi aybbakko qori qori denttiidi de'iya bitaniyappe sintta baggan de'iyaa aapoy yashshenne? Hini baggaara de'iya kaqqetti uttida zo'oy aynne?

woossa keettan woykko issi ushsha woykko asay giyan hara asaa hombboccissanaassi keehi maadiyaa kaa'iyo miishshay beetiyaagee karetta oyddiya matan beetees.

Daro urqqaappe merettida hiillati ba kushshe hiillan go"etti medhido jabaanati sa'an miccetti uttidoosona. Ha jabanati so giidon tukkiyaa essiidi uyanawu maaddoosona.

Bootta irxxabaa penttisiyoo woykko penttabaa irxxisiyoo wodee eehido maashiniyaa be'iidi de'oosona. a meraykka bootta gidiyoo wode garssa baggay qassi karetta.

Puulattida keettaa giddon maaraara de'iya dumma dummaabay de'iyobay sunttaynne I immiyo go'ay aybee aybee? Ha buquray aybippe oosettiis giidi qoppeetii?

Issi boottanne karetta lo"iyaa isiniikere caammay, bootta maaseriyaan qashshetidi beettiyaga guyessay xummanne harabi aybikka beettenna. ha caammay uttidoy aybaa bollaanee?

Geeshsha giyorgisiyaa getettiyaa ushshaa qommoy birilliyaara tigetti uttidagee beettees. A miyiyaan qassi amaaratto xifatiyaara ha ushshaa erissiyaa birillee eqqidaagee beettees.

Nu biittaara issi solkkuwaa deriyaa geetettidi erettidaagee de'iyaagan issi wogga mittiyaa eqqidaara he deriyaa yuushuwan de'iyaa biittaa ubban keehippe beettiyoogee ayba malaalii?

issi woga shuchchaappe oosettida keettay diyaagee beettiyaaga sinttan diya heezzu asati ayba mala woraqataa oyqqi uttidonaaa? qassi etappe miye bagaara diya mitay ay maadii?

Darotoo ambbaa heeran de'iya macca naata gidin attuma naatikka bantta puulaa naagidi hemettanawu ay go'ettiyonaa? Ha beettiyagee eti gi'ettiyobaa gididi sunttay aybee?

Issi kifiliyaa giddon maqqappe dadettida quruxxuwa bollan issi samppay de'iyaaga quruxxuwaa bolla kaqqi wottidoogassi issi baggay beettes. Issi baggay qosetti uttiis.

bootta meray de'iyo dumma dumma doozatuppe lil''ettidi giiggida bolla shiccissiya miishshay oyddiyaa bolli doorettidi uttidaagee bayzziyaakko woyssu biraa ekkanaw diishsha?

Heezzu maccanne issi attumageeti issi murutaa giddon hokkidi aybaa ootiydi de'iyonaa? Eta giddon de'iya attumagee maayido maayuwa meray ay malati?

issi bitanee uttidi beetiyaagee maayido wolaytta heeraa qonccissiyabay aybee? qassi appe guye bagaara de'iyaa sohoy ayssi keretta gididee nuuni a xeeliyo wode?

Issi sohuwan dumma dumma qommo meray de'iyo shittoti de'oosona. Baggaa meray salo mera, baggatuugee qassi zo'o gidiyo wode haratugee qassi woyne xejje mera.

Cora asaa caaniyo wogga kaamee maaraara eqqidaagaappe sintta baggaara sugiyo gaariya bollan miyoobati de'iyaagaa dooddidi cora yelaga naatinne issi bitanee eqqidosona.

Issi deree beettes. Ha deriya huuphiyan cora keettay beettes. Giddo wombbaa giddonkka daro keettayinne qassikka maatayi cora dozzatikka diyageeti beettoosona.

Dumma dumma lastiqiyappe oosettida caamma issi heeran doori wottidoogee beettiyaaga gidishin he caammappe sintta baggaara eqqida issi bitanee ay otti?

Issi bitanee bollaara kootiyaa maayidi garssa baggaara shamiziyaa maayidi uttidaagaa gidishin, ha maayotu meray ay malatii? A zokkossaara de'iyaabaassi meray ay malee?

Yafaran maaraara tokettida santta miyyiyan issi bitane eqqidi ay oottii? Ha santta qanxxidi giyaa epiidaba gidiyaakko asay maanawu shammidi wurssanee?

Issi wodee ehiido zammaana komppiteriyaa matan issi yelaga na'iyaa uttidaara meran ay milatiyaa qamisiyaa maaya uttadee? Ippe qa ya baggaara diyaa asati woysee?

Dirssa gidoon qooday keehiippe cora gidido miizzaa qomottinne eta ehiid dumma dummabaata eta bolli oottidi de'iya bootta gaawaaniya maayida haakimeenne hara asay ba oossuwaa otyidi dees.

Nu biittee Toophphee giddon "Toophphiyaa giddon wogga giyaa" yaagiyaa xifatee bolla baggaara beettiyoo keehippe xooqqa keettaa ambbaa giddon awa heeran demmanawu danddayiyo?

Issi wogga keettaa bolli Beimneta zal'e keettaa yaagiya xifatiyaa kaqqidi wottidosona. He keettaa sinttan naa"u attuma naati eqqidaageeti awa xeelliyoonaa?

Kawoy kessido awaajjuwa maaran ogiyaa doonaa oosoy doomidoogee erettes. Hegeekka dumma dumma oge doonan de''iyaabata denttisiyoogan oge doonay puulattidi beettana mala keehippe maaddes.

Oyddantto kifiliyaa luxiyaa natussi eti luxana mala giigidi xaafettida maaxaafaa ayba maxaafaa giidi xeegiyoo? qassi ha maxaafaa xaafida asatu qooday woysee?

Shimaynneti woykko wogaa maayuwa sikkiyageeti nu hee keehi chorattidi de'oosona. Eti ubbaykka ootiyo oosoykka keehippe lo'es. Gaasoykka ete dumma dumma wogaa qoncchisiyaabata oottiyoo gishaasa.

Buddeenay gaashiyaappe oosettiyanne ba giddon karbohaydireetiyaa oyqqida Toophphiya wogaa quma. Toophphiyan dumma dumma heeratun asay daro qumaa buddenaara oyqqidi mees.

Qumaa maanassi issisaa shiiqi uttida asay hagan issippe uttidosona. Etappe guutta naati qassi amaaraa wogaa qonccissiya maayuwa maayida ayeera uttidosona

Naa"u yelaga naati gelettanaassinne ekettanaassi giigidi batta gelettiyo gallasaa bonchchanaassi dumma dumma puulaa miishshata go'ettiyogan puulayidi keehin loyittidi bonchchiyoogan eretoosona.

Quman gujjiyo zayitee ichchashu litiriya oyqqiyaa zaytiyaa keettan adidhe meray de"iyoogan kumidi maaraara uttis. Daro zaytiyaa quman gujjiyoogawu qohoy aybee?

Shuuchchappe giigidi injjettida moottan salo Mera sharaa hiixidi uttida heezzu yeelagati de'oosona. Sintta baggaara kaamiya oogekka de'ees. Ogiyaappe sintta baggaara de'iya keettayi ooge?

Toophphiya banddiraa qanxxerettidi ogiya bollan keehippe adussan ya mittaaninne ha mittan kaqqidoogaa giddoora biya asay keehippe qoodaan baawa giishin xeetaa gakkees.

Issi Wottanchchay ba ushachcha kushiyaan gambaliya wottidi woxiddi diyagge beettes. I maayido shuraabiyaa bollan Bekele giyaa xuufe de'es. Appe guyessara cora asatti beetosona.

Issi puulattidanne al'o miishshan shamettida attuma naatu caammay diyagee beettes. Ha caammayikka qachchiyogaara diya boottanne bulla meran puulattida keehi lo'iya caamma.

issi shuchcha ogee diyaaga matan beettiya mitay maarara diyaage ayssi irxxa gididee? qassi ha shuchcha ogee keehi lil'idi beetiyaage awa efii?

Issi keettaa giddon nabbabiidi de'iya naati beettoosona. Ha sohuwan cora xarapheezati de'oosona. Xaraphpheezaa bollan dumma dumma luxettassi maaddiya maxaafati de'oosona.

Cora asay issi sohuwan eqqidaagaa giddon macca asaa qoodaanne attuma asaa qoodaa shaakkidi odanawu danddayeetii? Eti maayido maayuwa meray aybee?

Ingilize pirimeligee gediyaa kuwaasiyaa kaassaa ispporttiyaa kaalliya asati keehippe dosiyo pirimelige. Gediyaa kuwaasee keehippe allaxxissiyaanne salo gufantton keehippe erettida ispportte .

Geesaara adussa gidida karetta meray de'iyoo attuma naatu caammay soole garssa bagga yedhiyoosay bulla gididogee beettiyaage giyan shammiyoosan daro biraa ekkees.

Aakki uttida goshshaa shooqqa giddon cora qommo gidida bittappe dolida dozayi, uttaayi, orddenne burcce giidida shuchchaati de'osoona. Keettatinne sintta bagaara qaasi naa'u xooqqakeeratikka de'osoona.

Issi eqqida dumma dumma buqurata wottiyoo sohuwaan de'iyaa saxiniyaan garssa baggaara wooysu kifileti de'iyoonaa? Qassi a bollan eshotiyaa sohoyikka ayba getettii?

Gaxay maata meraara de'iyo malaatay giddo ginan oyqqi uttido misilee aybaa qonccisiyaagee? Qassi gidduwaan de'iyaa misiliyaa meray aybaa milatiyaagee de'ii?

Nu heera motoriyaa laaguwan erettida naati de'iyaageeti seeraa naagissiyaagee odiyoogaa siyennan ixxidi ba guyyessan naa'u asaa caani ekkidi biidaagaa kaali ekkidi ageeduwaa biidaagee a oyqqanaw diishsha?

Sa'aappe mokkiyaa kaattaa qommo gidiyaa xaaxettida santtaa getettiyaagaa issi ayiyaa maaxada giyaa eefanawu giigisayda de'iyaaro bee'idi de'ettees. I sinttankka daro santtay de'ees.

Ha Xoossaa qaalaa odiiddi de'iya Salo mera suufe issimala kumetta maayuwa maayidi curqqa malaa kushiyan oyqqi uttidaagee oona geetettiya asee?

nu biittee toophphee wottanchchati salo gufantto sa'a micettan keehippe mino wottanchcha gidiyoogan erettoosonanne qassika bantta woxxiyowode ubban bantta biitteessi worqqanne biraa woyttuwa ekkidi ehiyoogee erettiyaaba.

Ha sohoy awa heeran beettana danddayiya soho giidi qoppeetii? Ha sohuwa puulatettay aybippe oosettidinne ayba qalamiya tiyettidi hagaadan lo'idee ereetii?

Bootta shuraabee kaqetti uttiidaagee bayizziyookeettan de'iyagee beettes. He shuraabiya alleeqissanawu qassi qooriyan, kushiyaaninne tiran gujido alleqoyikka a bollan sikkidoogee beettes.

Hageeti wodala ganjjeta gidishin wolaytta wogaa maayuwa maayidi dumma dumma erissuwa aattiiddi de'oosona. Etikka naa'u maccanne issi attuma gidiyogee qoncce.

'SnapChat' getettiya dere asaa gattiya woykko carkko naqaashsha haggaazza immiya issi eqqotay de'iyaage kase nu biittan daro meezettibeena shin ha'i wodiyaan daro asay go''eetees.

Dumma dumma biittatuuninne sohotun asay biidi xomoosiyo sohoti woykko turiizimeti de'oosona. Ha sohoti qassi darotoo he biittaa asaa minotettaa qonccissoosona.

Muleera qoodan oyddaa gidiyaa hayttan wottiyo alleequwa ba hayttan shuuyya wottada garssa baggaara qassi koottiyanne shamizziyaa maayyida na'ee meray ay malatii?

Nu biittan giddon daro oosuwaa demmiyo qaaday keehippe xuntta gidiyo gishhshaw daro naati dumma dumma ooauwaa oottiyooga banttana ayssoosona gidikkone hagee keehippe zemppissiyooba gidene?

Issi issi asay biiraa woykko mattottissiyaa ushshaa ashuwaa mi makkidi uyes shin issi issi asay qassi mela uluwan uyiyoogee he asatu bolla qohuwaa gatteneeshsha?

Oydee daro asay uttanawu giigi uttidaagee beetees. Qassi ikka asaa naatu utettaa hanotaa giigisanawu keehi maddiyaga gididi ta be'iyode keehi puula.

Naa"u naati, issi attumaagenne issi maccaara issippe getettidi de'iyaageeti bantta ammanuwaa maaradan siraata polido bettoosona. Ha eti poliyo wogay ayba getettii?

Keehippe puulatti uttida keettaa giddon daro puulaiyaabati de'iyaageta xeelliyoo wode ayba qottaara de'iyaaba milatiyoonaa? qassi eta ooni keexxidi hagaadan giigissidee?

Paasebookee cora asaa issippe gattidi issoy issuwaawu naqaashaa shaakkanawunne banatettaa hara asawu erissanwu maaddiyaaba. Taani paasebookiyaa go'ettada daro kare biittan de'iyaa asatuura erettaas.

Mayzza ma"e wogan tukkiyara aattiyo shaashshay ay mala kattaa ayfetuppe shaa'ettii? Tukkiya essanaappe kasetidi issi essiya asi kunttana bessiyabati aybee aybee?

Issi arssa bitanee ba kushiyaan cenggurssaa xoqqu oottidi odiyaa buquraa oyqqidi bappe miyyeessa baggan de'iyaa bootta saleedaa bollan kaafeti uttidaaga asaa nabbabi nabbabi sissiidi de'ees.

Lellehee wodhidaagee orddidaagaa matan buloykka de'ees. Lellehiyaa kattiyoo saatiyan ay keena wodiyaa ekkii qassikka aybaa aybaa go"ettidi woykko maadetti kattanawu danddayiyo?

Dembbati uttida sohuwaan biittaappe xooqu giidi naa'u xeekan keexetida keetsyi de'ees. Koyro xeekayi puulaa haanotan giigidaga giidishin na'antto xeekayi kuuyetibeena. Koyiro xeekani asaa naatusi gida haggazza immiyaa awaasha bankke de'ees.

Wolaytta moottaa asay dumma dumma baalata hara toophphiya biittaawatuura issippetettan bonchchoosona. Ha baalatuppe darotoo oroomo kochchaa asati wolaytta asaara baalata issippe bonchchoosona.

Qoodan keehii cora maccanne atuma dumma dumma bariyanninne luxetaa xekkan de'iya asay issi gimbbiya achaan eqqidaagetti xoqqaan diya asay ziqqaan diya asaa kushahiya ayqqi uttis.

Malaatay diyaagappe garssa baggaara bootta meray diyaagaa bollan maata meray, adil"e merayinne qassi zo"o meray de'iyoogee o biittaa odiidi de'ii?

Wolqqaama haattay woykko abbay beettees, ha haattaa giddon bagga sohuwan dereennee duunnee giddo ginaa heeran de'iyo haattay awa heeran beettiyagee?

Aaho shooqan issi bitanee naa'u boroqo boorata waaxi goyyiyaagee wotti uttido qophiyaa meray ayibee? Ha goshshaappe ya baggaara beettiya doozzay ayibee?

Ke adimaas bashaager yaagiyaa amaaratto doonan xaafettida daro asay zaari zaari nabaabido maxaafaa xaafee mantta girima baahila getettiyaa bitaniyaa sinttay xaafetti uttiis.

Issi moliyaa oyqqiyoo golaa malatiya piriyaa naa"u guutta naati ya baggaaranne ha baggaara oyqqi uttiis. Etappe guye baggaara aaho abbay de'ees.

Maata mera ashuura oosoy biittaa di'uwappe teqqiyogaappe gujuwan harabaa aybaa maaddii? Ha oosuwa aawatettan kaalettana bessiyageeti oona oona gaada qoppay?

Issi zokko baggay muleera adil'e ciishsha malattiyo baaneriya bolli na'uu asatti keehiippe lo'iyaa oorata maayuwaa maayidi maccanne atuma gidid maccaara attumaagaa barssayda de'iyaara beettawusu.

Issi macaassiya beetawusu. Ippe garssa bagaara diya sohuwan asi beetenna. Qassi a maayido kootee keehi bootta. A ayffiyan kammiyaabaa wotaasu.

Biittaa bookkiyoo sunttaykka shoodiraa giyoo buquray sa'aa bolli zin"i uttidaagee beettees. Ikka duge hookkenan siitti gi eqqidi ollaa bookkanawu maaddiyaa buquraappe issuwaa.

Issi kattaa bayziyonne shammiyo sohuwan dummaa duummaa meraara de'iya joonniya kumida kattaa ayfeti awuppe yidonaa? Aappun qommo kattaa ayfeti he sohuwan de'iyonaa?

Naa"u attuma asatinne naa"u macca asati beettoosona. Issi attumagee uuttaa maraa tokkees. Issoy shoodiraa ba kushiyan oyqiis, macca asati xeeoosona.

Ichchashshu gastta attuma asati ississaa shiiqqi eqqidosona. Eta giddoppe sintta baggaara de'iyaa naa"ati adil"e ciishshaa meray de'iyo maayuwa maayiddosona. Maykkekka beettees.

Nu heeran ogiyaara biishin issi donuwaanne daatta bambbariyaara bayzziyoo soho de'iyaagee giigettidaagan yelaga naati omarssan omarssan hegaa loyttidi go'ettoosona shin hegee daro bira ekkiiyye?

Wollaytta yelaga naati bantta huuphphiyaa shemppisana giidi zannaqiyoo sohuwaa biiddi de'iyaageti de'oosona. sintta baggaara de'iyaa na'ay wollaytta erissiyaa banddiraa oyqqi uttis.

Keehippe mal'iyaa ubbakka xeelliyodekka lo'iyaa qumay de'iyaaga giddon de'iyaa zo'o meray de'iyo kattay aybee? Ha coraa kattatussi aapun qommo meray de'ii?

Kaame merettiyo ooso keettan oossettidi de'iya ooratta kaameti keehi malaaliya oossanchchatun oosetidoge ha wodiyan biitta ubban kumidosona shin nu bittan ayssi daribookonaa?

Issi heera geeshshatettay naagettibeena kuurettida shuchchaynne maatay beesiddo sohuwaani keetta bollani issi yelagga na'aa misille merettidagge ha keettay huuphe keetta gidiyooga bessi?

Afrikka kartta siili wottidooga giddo baggi yeggidi qassi appe miyyiyaara poo'iyaaba xomppe malabata ubbasankka oyttido issi misiliya yuushshuwan yuuyi aadhdhidi xoolinttiya misilee de'ees.

Kaamee ha wodiyan manddaranawu, allaxxanawu, hegaanne hegaa malabatussi go''iya zammaana tekinoloojee ehiido miishsha. Ha wodiyan asay haaho ogiyaa daroto kaamiyan bees.

Hagiddon ubba heerankka kaamiyan gujjiyoo lambbay wuridaagaa kaallidi kaamiyaa laaggiyaa asati ubbaykka he lambbay bayzettiyoo heeran maaraara essidi oosuwaa xayssidoogee eta aykeenaa yiiloyes giidetii!

Issi keettaa giddon kaqqettida dumma dumma alleeqoti de'iyaageeta gidishin, eta sunttay oonee oonee? Ha alleeqotu issuwa issuwa meray ay malatii?

Issi bitanee wolaytta wogaa qonccissiya mayuwa maayidi ba huuphiyanikka wolaytta wogaa qumaashshaa qachchidi uttidi haa simmidi nuukko xelliiddi diyagee beettes.

Duummaa duummaa cora doozati kumi uttido sohuwan dooza tokkidi dichchiday oone? Ha duummaa duummaa doozay kumido sohoy beettiyo heeray awaanee?

Ha doorettidi maaraara ziiriyan diyagaa sunttay ayiba geetettii? Ha buquraa dooridaage woyikko ha suppermarkkeetiya godaa sunttaynne I mayyido mayyuwaa meray ayibee?

Ogiya hemmettidi ogiya higiya naagiyoogan dafuwappe bananne na heeraa naagana bessiyooga kiitta aattiya kifile aybba Wolayttattuwam xaafibeene? Erenn asay waananne?

Issi qorqqoro malan kiitaa aatiya gitanne ordde woraqatay kaqettidaaga gidishin, he woraqataa meray ay malee? A bollan dumma dumma misilettidabati aybee aybee?

Issi puulattidanne heregaara keexettida keetta giddon yuuyyiya oyidee zammaanay asay uttiyogeenne qassikka deskke sintan wottidi dumma dumma oosuwa oottiyogee beettes.

Bashee darobawu go'iya, eranchchay urqqaappe medhdhiyo so miishshatu giddoppe issuwaa . Oyttaa uukkanawu, shaashshaa shaayanawu, uncccaa koosanawunne hegaanne hegaa malabatussi bashee go"ees.

Dumma dumma kushe hiilanchchatun giigida buqurati issi heeran dooreti uttidageppe giddouwan issi na'iyaa he miishsha issippe dooraydda de'iyaari meray ay malati?

Keehippe cora kushe hiilan oosettiya mashshanne hara harabatakka issi diran wottada bayzzayda de'iya issi maccassiyo issi na'iya aybaa oychcha oychcha siyyaydda de'ayshsha?

Afalaa bayzziyo keettan xaaxettidi afalaappe garssa baggaara de'iyaa bulla maayoy ayba getetti xeegettii? bolla baggaarakka korinttiyaa mala xonppiyaa buquray aybee?

Salo gufantton cora qommo asaa naata puulayiyo puulaa miishshaati de"osona. Puulaa miishsatuppe isuwaa gidiyaa maaca naati hayitta luukkidi woottiyo haayitta beelecayi de"ees.

Maayuwa sikkiyo maashinee woykko makiinay ubba meezetido qaalan sinjjeriya yaagiyogee de'ees. Ha makiinaykka biron paafirkkaappe merettidi kiyosaara diyabadan beeba ooratta.

Issi arssa na'iyaa bassi huuphphee baynna gishshawu asay ba kushiyaan medhido huuphphiyaa ba huuphphiyaan doqqada haa simmada xeellayda de'iyaara beettawus.

Issi moottaa woykko allaanaa aysso giddon oottiyaa issi bitanee wollaytta dere asawu ba kiitaa aattiidi de'iyaagee beettees. a sinttankka i haasanayoo pomppay shiiqi uttaagee beettees.

Issi aaho kifiliyaa giddon farinnicheriyappe oosetida daro uttanaw lo"iya oyddeti de'oosona. He oyddetu meraykka xeeliyoode bullanne qassikka gidduwan de'iyaa zemppiyooge warancce.

Zal"anchchiya oge doonan cogochcha uttada naa"u bootta sharan maaxe santtaa yiica wottaasu. I miyyessan adil"e ciishsha malatiya maayoy xaaxetti uttiis.

Wolayitta wogaa qonccissiya bullukkuwa maayidi naggayi qassi bantta huuphiyankka dunguzaa qachchidi yuushuwan uttidi wogaa quma gidiya boyyiya daattaara mixiiddi de'oosona.

Toophiya ayssiya Kiike Moccona Dottoriya Ahhamada Aabi siisso maayuwa gati maayidi bari sinttan sitti gi eqqidaaga bolli haassaydde diyooge aybbeshsha?

Sooni keettaa gidduwassi qol"oy beettees. Ha qol"o giddoy ubba sohoykka quruxuwan quruxettidi meegan meegettidi giigiis. Hagee darotoo wolaytta keettaa giddon beettees.

Maayoy asaa naatussi koshshiya baasobatuppe issuwa gididi asaa naati meeguwappe attanawu maayin keehippe maaddees. Ha"i wodiyan maayoy keehippe al"o biran shamettees.

Qarabati sa'a wottikko tunidi qanxxennan ixxana danddayiyo gishshawu awan wottana bessii? Ha qarabata mayzza hiillaa go"ettidi baachchan qoxxiya asatussi ay mala sohuwa immana bessii?

Issi keehiippe lo'iya badalay shooqan mokkidi gakkiidi de'iyaagee beettees. Appe sintta baggaara qoodan guitta uuttatu achhan issi huuphphiyaara bo'a arssa yelaga attumaagee uttidi beettees.

Hare gaariya laaggiyaa bitanee zo"o shuraabiya maayidi ba huuphiyankka shaashiya qachchidaagee mittaa, buddeenaa woottiyoo miishshaa, haatta duuqqiyoo miishshaanne harabatakka caanidi ba hariyaa goochiiddi de'ees.

Issi keettaa penggen kaqqeti uttida dumma dumma meraara de'iya maayoy beettees. Keettaa huuphphiyan diishee kaqetti uttiis. Sintta baggaara bicca shaaraykka de'ees.

Issi zo'o minxxafee hiixeettidosan dumma dumma qommo asati uttidaageeta gidishin, eta giddon woosa keettaa aawati de'oosona. Woosa keettaa aawati yohuwa makkidi giiggissiyoogan erettoosona.

Daro yelaga naati yumburshiya gelidi anjjetti kiyi maakki kawo oossoy xayiyoo wode issuwa ichchashan shiiqettidi koske mala dooyidi oottoosona shin etawu ayi keena wodhdhiishsha?

Oomo Bankkiya yaagiyaa xifatee beettees. Qassi issi macaassiya na'aa tookkidi biya bitanniya matan na'aa kushiya oyqqada baydda dawusu. A lo'awusu.

issi sohuwan eqqida cora qeeri naata malattiyaa naati beetoosona. ha naati maayido maayoy darotoo yetaa yexxiidi maayidi asaa sinttan eqqanaassi maadees.

Issi keettaa giddon kushiyaa meeccissanawu maaddiya buqurati maatta meray de'iyogeeti, qummaa maanawu maadiya sayneenne tammaa eettanawu maadiya inqqiriittee asaa naatussi daro go'aa immoosona.

issi irxxa bonccoy keehin daridi shiiqqi uttidaaga matan issi bootta woraqataa boli xaafetti uttida xifatee beetees. ha bonccoykka daro wode asaa keehi daruwa maadees.

Dumm dumma biittaassi he biittaa wogaa qonccissiya wogaa maayoy de'ees. Wogaa maayuwa maayikko ooninne oychchenna hagee hagaa mala biittaappe yiis giidi malana danddayettees.

Unkkotti uttida donoy sa'aa bollan qoletti uttiis. Ha donuwa miyiyan moynnakka de'ees. Karetta biittaykka de'ees. Boottanne zo'i ekkiya shanxxaykka de'ees.

Beni nu oyddantta kifiliyan luxxiyoo wodiyan hisaabiyaa timirtee keehippe lo'ees. Gaasoykka he wodiyan hisaabiyaa timirtee gujiyoogaanne denttiyoogaa xalla tamaaressiyo gishshaw keehippe deexxenna.

Wolaytta Sooddo Ambba giddon de'iyaa yelaga naata ubbaa xeelliyaa kahaa poshshisuwa immanayyo giiggisi wottido huuphe yoho "mattuma gayttotetta geeshshiyooga" yaagiyaaga.

Cora naati issippe eqqidaageti dumma dumma maayuwaa maayidaageti ufayttiidi eqqidosona. yaatin eta gidoppe sintta baggaara de'iyaa na'ay karetta maayuwaa maayi uttiis.

Cora qeeri naati dumma dumma meraara diya bantta woossiyo keetaagaa maayidi macca naati qassi a bolii shaashiya qacidi bantta kushiya baqqiidinne yexxidi de'oosona.

Issi yelaga na'ay kawo ooso keettan uttidi pootuwaa denddiidi de'iyaagee beettees. appe guyye baggaara adil"e ciishsha meray de'iyoo goday de'ees. a sinttankka sunttay xaafetti uttiis.

wodiyaa naagidi xaafetidinne dumma dumma sohuwaa laalettidi deretettaa kiita gattiyaa meeziyan gaazexxatgiidi xeessiyooge hagaappe kase wodiyaan keehippe daro go''a immiyaaga.

Issi issi asay bantta naatussi yelettido gallassaa bonchchiyoo wodiyan pooto keeti efidi keehippe puulattida sohuwan denttissiyoogee aappun biraa ekkii ?

Qeeri giya giddon katti miyo kattata bayzziiddi de"iyaa macca asati ubbaykka shaashiya bantta huuphiyan qaccidi bantta zal"iyaa zal"iyaageetuppe issinni sinttan meezaanaykka de'ees.

Daro yelaga macca naati dumma dumma maayuwa maayiyo wodiyan dumma dumma caamma wottoosona. Leemisuwaassi qanttaba maayikko xoqqaa wottoosona shin eta harggissennee?

Aaho dembbappe hini baggan issi wolqqama dere de'iyaage dumma dumma doozatun doodeti uttiis. Ha dere qanxxetiko he heerassi de'iyaa carkkoy morettenne?

Daro cima aawati issippe shiiqidi bantta hashshiyaan kuttaa qumayyidi sinttakko xeellidi bantta kushiyaa baqqoosonanne yettakka yexxoosona. Shin etappe sintta eta kaaletiya asi beettena.

issi gooshshay keehippe goyettidi giigido sohuwaan sa'aara zaa'iyaa kaattaa qommotuppe issuwaa gidaagaa asaassi maanawu maaddiyaa kaattaa zeridoogee mokkiidi de'iyaagee beettees.

issi eerrissuwa giddon de'iya cora misiletuppe giddo baggara de'iya eqqi uttida asatu qooday muuleraa appunee? eerrissuwa huphiyan xaafetida xuufe woygi?

Banggaa woykko gisttiyaa shaashshay goshshanchay ba gadiyaa goyyidi zerin mokkidi cakkettidi qoxettoigaappe guyyiyaan shaa'ettidi asaassi maanawu shiiqees. Basoy banggay gaacettin giigiyaa bollaassi wolqqaama maaduwaa immiyaaba.

Nu biittan attuma naati baalay gakkiyoo wodiyan wodiyan issi keehippe lo'iyaa hanotan sikettida maayuwaa shamoosona shin he maayoy aappun bira ekkii?

Cora asaa caaniyo makiinay eqqiyoo sohuwan bolla baggaara buquraa caaniyoosay de"iyaagan guyye baggaara pude gi"iyoo gayyee de"iyoosaara sharan kuntti qachchidoogaa dugeppe immin caaniiddi de'oosona.

Daro diccida biittatun asay bantta oottanawu koyido ay oosuwakka komppuuteriyan oottoosona. Komppuuteriyan oottiyogee daro oosuwan guutta wodiyan oottidi polanawu maaddees.

issi xaacee cora eqqida hara xaacetuppe bagatussi odduwaa gattiidi beetees. ha aawatettaa yuushshuwan cora haraatussi seeraa naaguwaaba loyttidi oddiidi de'ees.

Issi quma keettay mehiya, deeshshaaanne dorssaa ashuwa go"ettidi kattana danddayiyo qumati aybee aybee? Ha qumati ubba quma keettatun issi mala hanotan ka'iyonaa?

Kaamiyaa bollan zemppidi Wolayitta dichcha toho kuwasiyaa citaa alleeqo maayuwaanne wolaytta wogaa maayuwaa maayidi eqqida naatu qooday woysee? Eta giddon macca qooday aappunee?

Daro wode odi bessaa bolli wodala ganjeti dumma dumma odota aattidinne besiiddi pe'oosona shin ogiyan yuuyi yuuyidi eti asaa aybaa oychchiyoonaa?

cora uuttay maaraara tokketti uttidaagee hayttaa duge ziqqi oottidi qassi bagay meli uttidaagee beetees. hegaa xalla gidennan ogeekka a matan de'ees.

Keettaa keexxi simmidi kaariyaanne maskkotiyaa gorddiyo buquraa giigissiyo keettaa karen eqqida buqurati ayba buqurata getettiyoonaa? Etikka ayba meran tiyetti uttidonaa?

Maayoy asaa naatussi daro qommo go'aa immees hegeetikka:- asaa naati bantta kalluwa kammanawu, meeguwappe attanawunne puulattidi beettanawu maaddees. Heregay asay bana xellanawu maaddees.

Issi issi asay xaatta santtaa ba gaden keehippe kaafeyidi mokissi dichchidoogaa issi issi kawo oosanchchati malaalettidi be'idosona shin he asati waatidi hegaadan mokissanaw danddayidonaa?

Hagee kambbaa woykko karaabiyaa getettiyaa buquraappe ha baggaara de'iyaa darin erettena buquraa sunttay ayba getettii? Qassi miyiyan eqqida mittatikka aybisi maaddiyaagetee?

Toophiyaan erettida meseret geetettiyaara bullattanwu ekkiya meran tiyetti uttida keettaa giddooni diya oyideekka lo'o uttidaagaa bolli bootta maayuwa maayada uttaasu.

Shonkkooray anccidi miizzawu yeggin maanawu qassikka asay uyinkka maaddes. Ayiba hagaa xallee paabrikkan gelidi ubbabaa laqilaqissiya sukkaare kessanawukka keehippe maaddes.

Wolayitta sooddo giddon diya lewi irizorttiua giyo uteele diyagee ba giddon daro lo'iyaabata oyiqqi uttis. Hegeekka wogga asay zannaqqiyosayinne qeeri naati kaa'iyoosay des.

issi sohuwan bayzzanawu shiishshi uttido timaatimetti beetosona. qassi etappe bagay teera qassi bagay qawue. hegaa gidikkokka ta dosiyoy keehi teeridaagaa.

Goshshan zeretti mokkiyaa goshshaa muruta gidiyaa lokkomaa sa'an sharaa bolli micetti uttidagaa be'iidi de'ettees. akka qassi issi mishiriyaa ba naa"u kushiyaan oyqqa uttasu.

Olettiyaagaa woykko biittaayoo eqqettidagaa giidi a sunttaa bollaan xaafi wottidogaa sunttay baxaamchchaa kankko londenna getettiyaa issi bitanee haa xeellidi misiliyaan denddi uttiis.

Balla gidi uttida ogee ambbaa gidon beettees. Ha ambbaa giddon cora gal"a keettay kumidaagee beettiyo wode ogee shuchchay qoletti uttiis

Sintta puulaa naaganawu macca asaynne attuma asay dumma dummaba go'ettees. Darotto macca asaa sinttan bugguray woykko xuqqi xuqqi kiyiyabay etta puulaa mooriyodee banttana loyttanawu akkamo hagazzay de'iyo eqqotattukko boosona.

Dumma dumma bolla sawettiyabata issi heeran shiishshi wottidi maata bollan sa'an qolidi pootuwaa denttidoogaw izzaaw oone neeni eray taassi odutee?

Cora Toophiyaa bandiraa meray de'iyo maayuwa maayida maccanne attuma naati baggati uttin baggati eqqidosona. Etikka wottanchcha shin eta kaalettiyagee awugee?

Issi gela"o na'iyaa ba kushiyan adil"e banddira oyqqada qassi baassikka adil'e shurabbaiya maayyada oyqqiya suriyaa gixada ha simmada xeellaydda de'awusu.

Wolaytta asay beni Mayzza ma"e wodiyappe doommidi zammaana tukkiya uyiyo siinee yaanaappe kasetidi tukkiya aybin uyiiddi takkidona? Ha buquray ha"i awu xayidee?

Ubba asay hemettiyo hegaadankka kaameekka hemettiyo aaho ogiya bollan taappeellay kaqettidaagaa bollan paranjjattuwan xaafettida xuufee beettees. Paranjjattuwappe amaarattuwan gidiyakko asaassi qoncce.

Naa"u macca naati bantta ushachcha kushiya xoqqu oottidi sinttaw simmidi hemettishin etappe guyye baggaara eta kaallodo yiidi de'iyaa naa"i asati oonee oonee?

Salo malanne karetta biire issisan qoodan ussuppuna gidiyaage issippe sitti gi eqqidaage de'iyaagassi issi mala qottaynne sunttay de'iyoogeeta gidishin eta meray dumma.

Issi cuwaan mooretti uttida keettan sa'an xoqqiyaa na"antto xekkaa keettaa bolli de'iyaa maskootiyaan issi na'iyaa meraara arssa gididara buljujada xeellayda de'awus.

Issi diran shiiqi uttidi gediyaa kammena caammay de'iyaaga boottaaba bolli micci wottidoogee de'iyaappe daro baggaay attuma asaaga harati qassi macca assageeta.

hagee naa"antto kifiliyaa luxiyaa naati luxxiyoo maxaafaa gidiyoode akka giigissida asati qoodan heezzaa gidiyaageti duuge baggaara maaraara bantta sunttaa xaafidi wottidoosona.

Issi woossiyo keettaa sinttan cora asati maccaynne attumay eqqidi bootta naxalaa maayidaageeti maccay gullottin attumay qassi bantta huuphiyan qaaridi woossiyaageeti beettoosona.

Aaho dembban bishkkiliitiyanne cora motoriya toggida asati haa simmidi bantta koorinttiya xomppiya xomppidi yiiddi doosona. Appe gaxaara shuchchan oosettida puulanchchabay beettes.

Ha zo'o meraaninne karetta meran tiyettidabay aybaa malatii woykko I aybee? A bollan amaarattuwan xaafettida xuufee woygiyagaakko odana danddayiyay de'ii?

cora dumma dumma oydeti issi bootta meray diyo keettaa giddon doosona. ha oydetti qassi bootta curqaa tookki uttidosona. yaatidi lo'oosona.

Wolaytta wogaa maaytuwaa maayyida daro asati issi bolla shiiqidi baggaay tooranne gonddaliya oyqqidi, baggaay gossiyaara uyyiyooba oyqqidi qassi baggay coo giidi utti ittiis.

Daro woykko cora asati issippe gididi tobbiiddinne biittee metuwaa issippe gididi birshshiiddi de'oosona. Qassi eti uttido sohoykka shuchchatuppenne simminttotuppe oosettiyogan issippe tobbiyo soho gididi maaddeees.

Heezzu seeraa naagissiya asati beettoosona. Etuppekka issinniya macca gidishin naa"ayi qassi attuma. Etikka kaamiya ogiyan baazzan de'ishin etappe gaxa baggaara qassi dozzay beettes.

Zammana wodiyaan yiidi yelaga naati wottiyo caamma issi yelaga na'iya ba kushiyan oyqqada pootuwa denttayda de'iyooga gatee woyssa gidanesh ?

Katta kattidi bayzziya asati asa koshsha kunttanaw dumma dumma kattaa qommota kattidi aatiyoovaninne gatiyaakka heeradan oottiyaako keehippe lo"o malaatesishin, neeni woyggay?

Cora wogga wogga asati maaraara baggay Wolaytta wogaa maayuwa dunguzaa qooriyan qachchidi baggay qassi bantta maayuwa maayidi eqqidosona. Shin qamisiya maayaageekka diiyye?

Issi naa"u baggaara oyqqiyoosaynne qassi bolla tuchchaa bollikka oyqqiyoosay de'iyo maata meray de'iyo kattaa wottidi asaa sintta aattanaaw maaddiyaa buquray de'ees.

Bitane issoy karettay haa simmidi eqqidaagee beettees shin assi I maayido kooteenne garssa baggaara mayido maayuwa meray ayba mera geetettidi xeesettii?

Heezzu macca naati issippe uttidi issi maxaafa bolli bantta kahaa wottidi nabbabiidi de'iyaageetuppe gidduwan de'iyaa na'iya eta naa"appekka karetta meray de'iyooro.

Abeeti beiday erees. Hanimala dichcha tani eraysi. Ayssi gikko ta dicco sohuwaa mullekka doggikke. Hagee yiiraa na"ay gaxaren de"ees. Keettaykka urqqappe oosettidi siminttuwan tiyettidaga gidishin keehin lo"o.

Cora hareti un''o ogiya sinttawu simmidi hamettiiddi de'iyo wode etappe ya baggaaranne ha baggaara asay gede simmidi biiddi dees. Ha caanaa tookkida hareta asi guyyeera laaggennan barkka hemettoosona.

Issi aaho kaamiya ogiyan cora yelaga attuma asay diyagee beettes. Etappe guyyessan wogga siinuwa giyo kaamee beettes. Ya baggaara qassi dozzay diyagee beettes.

Issi cuppu giidi kumida woraa man''iyan yaaraanne haara salo mala meray de'iyoobay aybee? Ha woraapee haakkidinne xoqqu giidi beettiyabati aybee aybee?

wolaytta ambbaa giddon wolaytta wogaa bessanwu sooddo yunburushiyaa miishshaa haggaazan oosettida leemo keettaa giddon de'iyaa wogaa buqurata asay be'anawu biidi de'ees.

Ay biittankka he biittaa wogaa qonccissidi bessiya wogaa maayoynne harabati de'oosona. Ha na'iya maayido maayoy wolaytta wogaa qonccissidi bessiya maayo.

Ganddaa giddon dumma dumma mittati tokettidi diccidi keettaa keexxanawu gidin eettanawukka maaddoosona. Ha"i wodiyan mittay cora sohuwan daridinne corattidi beettenna.

Mata wodiyappe doomidi Toophphiyan hiyeesa maadiyoge asan xoossan dosetiya ooso gidiyoga eridda hai kawotetta kaaletiyaa bal"ana ciittay daruwaa tamaarisis. Hagetti oottidi deiyagetti oone? Awaane?

Wollaytta dichcha toho kuwaasiyaa ciitaynne geeshsha giyoorgisiyaa toho kuwaasiyaa toho kuwaasiyaa ciitay naa"ay issippe annaciyaa dommanawu ka"iyoo sohuwaa geli uttidosona.

naa'u qeeri naati issi sohuwan uttidi woykko dugettan eqqidi wolaytta danguzzay diyo bootta maayuwa maayidi ewqidosona. kushiyankka eexxiyaba oyqqi uttidosona

Kanay keettaa woyikko dirssa giddon kayisoy yiiddi nuna qohenna mala nu keettaa qamman gidin gallassan naagiyaagaa. So asay issippe eqqidaageeta.

Yelagatinne baree luxettawu gakkido guutta naatu eeshshay moorettiyogaassi gaasoy ayba gidana danddayii? Jooteniyaninne hara ceeretun bantta al"o wodiya coo wurssiya yelagatu aawatettaa ooni ekkana bessii?

Issi na'iya binnaana dadettadanne bonggotta da issisan uttaasu. Ha na'iya dadettido binnaana xeeran adil''e ciishsha meray de'iyo gozddaa aattada, ba hayttan belecaa wottaada uttaasu.

Ichashshantta kifiliyaa wolayttatto doona maxaafa luxanchxhati luxiyooga gidiyooga erettida bootta koohuwaara de'iyaa maxaafay oyddiyaa bolli de'iyaaga nabbaabanaw koyyiyaa asi de'ikko ekanaw danddayees.

Puula maayuwa maayidda aayiya heezzu irkko tukkiya ba kushiyan oyqqadda uyiya asaassi ekkadda baydde de'awussu. Ha tukke uyanawunne pashkkissanawu maades.

Nu heeran heezu goomaawa baajaajiyaa laagiya asati banttaw lambbay gujjis giidi asaappe hagiddon keehi daro biraa ekkiyoogaa doomi aggidosona .

Issi gita taappeellay beettiyagaa gidishi ha taappeellaa bollan xaafettida xuufee aybaa qonccissiya xuufee? Hegaa xalaala gidennan amaarattuwan xaafettideeyye paranjjattuwan xaafettidee?

Daro bolla kifilee karetta gidiyonne amaridasay bootta gidiyo wogga shooshshay xaaxetti zin"is. Shooshshay xoossa meretatuppe issuwa gidishin ikka tiran gooshettiya mereta.

Issi keehippe lo'iya sohuwan cora attuma asay uttidaageeti aybaa oottiiddi de'iyaba malatiyonaa? Eti issoy issoy maayido maayuwa meray aybakko uduteetii?

Salo meera sharaa hixxidoogan qoodappe cora karootee liikiyo miizaanayinne saaxinniya kumi uttida timatime de'ees. Issi yeelaga na'iyaa shammanawu yiida asaawu baayizzayidanne yiida asaayikka qaasi shaammidi beetosoona.

Daro papayayi shooqan diyagee beettes. Paappayaa ayfee ka'idaagee dooretti uttiidaagee beettes. Maaraara eqqida paappayayi yonddoddi uttiidaagee ma ma giyagee beettes.

Tohuwa kaassaa anaacciya kaa'iya kaassanchchatinne eta kaassiya gadaaway issippe kaassaa dembbaa geliiddi diyageetuppe guyye baggaara adil'e ciishsha mera maayida oyidee des.

Naa"u macca naatinne naa"u attuma naati bolla baggaara bootta shuraabiya maayidi karetta suriya gixxidi eqqidosona. Eti eqqido sohoykka allaxxanawu biidosaana.

Nuuni beni nu luxettaa wurssi simmidi nu kifiliyaa naatuura ubbay shiiqettidi ubbaykka issi mala maayuwaa maayidi ajjooraa soossuwaa be'idi yiidoogee ayba lo''es giidetii?

Keettaa giddon eqqada haa xeelliya na'eessi som"oy arssee karettee yootanay oonee? Ha na'iya qassi bari huuphiyan qachchidobay aybee? Kushiya awan wottadee?

Attuma naatu binaana ciiridi giigissiyo ooso keettan issi wodala na'ay baappe sintta baggan issi na'a uttissidi bari kushiyan ciiriyo maashiniyakka oyqqidi na'aa huuphiyaa loyttiidi beettees.

Macca asaa caammay medosattu galbbappe pabirkka geliddi merettiya wottanawu maadiya caamma. Ha caammay tohuwa danuwappe naagesinne puulatettawukka keehippe daro go'a imees.

Daro cima asatti bantta doonan wotiddi puniyo wolaytta wogaa qonccissiyaa miishshay aybba geetetti? Ha asattuppe issoy ba qooriyan wotiddi baqiyo miishshay aybbe?

Kaarootee sharaa bollan de'ees. Gumbbo santtaykka sharaa bollan giigidi uttiis. Gumbbo santtaa matan ashuwa shaayiyo sawumatay beettees. Tummoykka hegaadan ashuwa shaayiyo sawo maataa matan beettees.

issi bitanee ba kushiyan oyqqi uttido daro birata malattiya michchiyaabati beetoosona. ha birattaykka darotoo asaa keehi maadiyoogaappe daruwa bazzinkka miishshaa ekkees.

Hagee birillee karetta a xeeraykka qassi zo'o meran goozetti uttido pabirkkaappe giigidi yiida ushshaa qommoy de'ees. Ha ushshaa sunttaykka awaashshe biraa getetti xeegettees.

Shuuyetti uttida dumma dumma meray de'iyo ayfiyan xeeliyode keehippe puulattidanne ciliciliya aleeqoti beettoosona. Issi asa kushe a oyqqidi haa zaaridi besees.

Toophphiya kawotettaanne hashetida arabe imereetiya kawotettaa giddon de'iya dabbotettay ay male? Ha naa"u biittatu kawotetatti issippe hashetidi oottiyibati aybee aybee?

Nu heeran issi ogee de'iyaagee keehippe moorettidi uttidaagaa kawoy be'idi kaamiyaa ogiyaa gelissidoogee xeelliyoo wodiyan keehippe puulattidi ayba lo'es giidetii?

Issi keetta giddon pude kiyiyoosaynne duge wol"iyoosay de"iyoo aahonne xekkaara de"iyaa keettay de'ees. Ha keettay woqqa miishshaaninne ay keena wodiya ekkidi keexettide?

Issi kaamiyo bolli ciishshay micetti uttidaage de'ees. Ha ciishshaa kaamiya laaggiyageeti yeehoyinne yettayi woyikko bullachchayi de'iyoosa biiddi bantta kaamiya bolli kaqqoosona.

Darotoo giyaa giddon miizzay, booray, macca miizziya, dorssay hegaadankka deeshshaykka de'ees. Dorssay asay maayiyo. maayuwa sikkanawukk keehippe maaddiyabanne hara darobaa maaddiyaba.

Cora so meddoosatuppe issuwaa giyo gaammelaay keehippe daro miishshaa tokiddi issi sohuwappe haraa sohuwaa eefiidi de'iyaage kaamiya ogiyaara biiddi beettees.

Giigibeenna buhee tullu giyo kaamiya ogiyaara mittaa caaniya kaamee guyyeera daro asaa caanidi yiiddi diyagee beettes. Aappe ya baggaaranne ha baggaara deree diyagee beettes.

Daro tamaare naati issippe shiiqidi yexxiidi biyaageeti beettoosona. Gidikkonne eti bagati macca bagati attumma, Eti karetta maayi uttidosona ciishshaakka oykki uttidosona.

ushshay diyaagaa bolli diya misilee qassi issi issi gala asaa gakkiya metuwaappe kiyana giidi uyyiyoogee beetees. qassi issi asinne aara diya gayttotettaa be'aana danddayenna.

Qooriyaan wottiyoo belecay bayzzettiyoo woykko de'iyoo keettay heregaara phooliyaaga be'ayda de'ays. bollaara qassi korinttee eexxiyaagee mulesaakka po'iisiidi de'iyaagee keettaa meeraa keehippe loyttiis.

Mata wodiyappe doomidi toophphiyaa biittay esuwan diccidi deiyo hanottay eretees. Hagee dumma dumma addussane qantta shuchchappe keexettida keetta oyqqida katamay awa kattame?

Wolqqa oosuwaa oottidi miishshaa demmiyaa asay maccaynne attumay maraara eqqidi oosuwaa oottisiyaa bitanee giyoobaa siyiidi de'oosona. yaati simmidi i giyoogadan ottaanasi.

naa"u naati issippe eqqidi bantta inxxarssaa woykko doonaa bolli kon'aa wottidi beetoosona. qassi ha naati maayi uutidobatikka tana aybba iittiyonaa.

Keehi lo'iyaa daro dumma dumma puulaa miishshatun woyikko buquratun puulatti uttida sohuwaani cora bootta oyidetinne xarapheezati de'iyaageetu bollan ciishshati de'oosona.

Naa"u goomara de'iyaa motoriyaa naati oosuwaappe simmidi shemppiidi sa'an zin"ida haattay de'iyoo sohuwaan muleekka meecciidi de'oosona. ya baggaara qassi mittay dees.

Naa'u xoqqanne puula shuchcha keettay ambban gidon puula gujjosonna. Ha shuchcha keettay asaa naati de'iyonne daro buquratti bayzzettiyo zamaana keetta.

Qeera naatu geeshshatettaa naagiyi dayferee ooratta doyettennan uttidaagaa bollan I aybakko qonccissiya xuufee de'ees. A bollan qeeri na'aa misileekka beettees.

Tigistti shemppi ekkiyo keettaanne wonde aaho keettaa yaagiyaa xifatiyaa achchan dumma dumma misiletikka de'oosona. appe ya baggaara shemppi ekkiyo sohoy des.

Issi keehi xoqqi uttida dirssa giddo cora asati geliiddi doosona. Kare baggaara qassi cora asati zal'iya zal"iiddi diya asati doosona.

Supper markketiya giddon dummaa dummaa zal7e mishshati mararaa ziiriyan doretidageeti beettosona hegeetuppekka amaridageti qeeri naatusi sheeshshay morennadan natusi go7etiyo mishshaa

Keehippe bazzotti uttidane qassi maati baynna sohuwaan gidduwaan issi issi maatay mokkiidi de'iyaagee ayba maata getetti xeegettii intte erikko odite?

Carkkuwa laamiya teqqanawunne duussaa taalletettaa zarbbissanawu oottana bessiyobati aybakkonne ereetii? Issi heeran tokettiya mittaa puuteta Tokkiyogee carkkuwa laamiya teqqiyogaappe harabaa ay maaddii?

dumma dumma kiliyaara de'iyaa daro lo''o hanotan oosettida so buquray de'iyaagayyo muleera heezzu kifile de'iyooga gidishin bolla baggaaraka qassi sima kifileti de'oosona.

Issi keettaa giddon dummaa dummaa eraa oyqidaa luxiyaagetussi giiggida maxaafay nabbabo keettan de'iyagaa naaggiyddi de'iyay oonakkonne ereeti? Appun luxaanchchati nabbaabiiydi de'iyonaa?

La'a wolaytta yaagiya xifatee ingglizzatuwan xaafettidi asaassi beettees. Etikka dumma dumma meray diyo qalametun tiyettidaagee beettees. A bollan qassi gaamoy de'ees.

Beni taani nuso aawaara abaayaa biyoo wodiyan moliyaa kessiyaa asaa be'iyoo wodiyan keehippe malaales. Gaasoykka he asati abaa bolla biyoo markkabee eta ongiigiyaaba milatees.

Issi keehippe xeellanawu lo'iya piroojjekitee beettees. Ha piroojjekitiya bollan naa"antto Toophphiya ambbaa haattaa shiishuya yaagiya xuufee amaarattuwan xaafettidaagee beettiiddi de'ees.

Awa ayfiya malattiya cereree des. a matan qassi daro shuchchati sa'aa boli diyagee tawu be'iyode lo'iyogaappe aadhidi asaassi miishshaa gelisees.

Salo gufantto gomppa giddonne qeeri naatu hakkammo keetta, qassi nuuni laattamanne oyddu saatiyaa haggazzuwaa immoos.' yaagiya erissoy kaqqeti uttido xifatee de'iyo sohuwa bessees.

Ha misilee qonccissiyobay goshshanchchaa issoy bulla qophiya wottidi hegaadankka bulla kootiya maayidi ba murutissido badalaa murutaa giddon uttiis. Xeelliyode ha badalay keehippe laallamiis

Sa'aan daro maata meray dooddi uttidoogaa be'iyoode lo'iyagaa awaa biittan be'anawu danddyiyoo? Qassi ya baggaara de'iyaa deree de'iyoo heeray awa getettii?

Bazzoy ho'otetta yesoy latamanne ichchashu digre centigrediyappe bolla gidida iray qaxwatiyo heeraa. Hagaa mala sohoy asawunne do'awu de'anawu kehippe barchche gidiyabagidikonne issi issi mittatinne do'ati carkkuwaa hanotaa eqettitidi danawu danddayosona.

Bootta meran xaafettida "YELEMAT TIRUFAT" yaagiyaa biittaa puulayayanawu eqqida eqotaa be'iyoode appe guye baggaara uttida yelaga na'aa sunttay oona getettii?

Cora na7uu toho bululliya asaa naata issi sohuwappe haraa sohuwa efiyagee issippe aysi shiiqqide? Na7uu toho bululliyageetu qoodaykka muleraa woysaa giddanne?

Cora wolaytta yelagatti ubbayi issi mala maayuwaa maayiddi wogaa durssaa durossonna, ha yelagatti maayido shuraabiya meray aybba meree? Etikka qoodan woysse?

Wolaytta dichchaa toho kuwaasiya citaynne qiddus gorggisiya citay toophphiya piriimiyer liigiyan annaacettiya citatuppe sinttatiyageeta. Ha citati naa"ay issippe kaa'iyo wode daro xeelliyageeti kaassaa dembbaa geloosona.

Issi worqqaanne biraa bayzziyo keettaan guyee salo malattiya magarajjaara diya keetta killira duge kaqqi kaqqi wottido qoodan daro qooriya biray beettees.

Ichchashu macca geela'o naati issi mala wolayitta wogaa qonccissiya mayuwa woyikko bullukkuwa mayidaageeta beettoosona. Oyidday bantta huuphiyan shaashiya qachchin qassi issinniya qachchennan eqqidosona.

Dumma dumma qommo hayttan wottiyo belecati ba wottiyo buquraa bollan giigidi uttidaageeti beettoosona. Lo"iyaa hattaa belecaa awa heeran demmana danddayiyo?

Shuchcha keetta keexxanaw koyyida bitanee cora naata ubba issippe issi heeran masetti uttida shuchcha miyyissi miyyissid ehiissidi de'iyaagee beettes .

Issi aaho dembbay diyagaan cora macca naati bullukkuwa danccidi baggati uttin naa'ati qassi duriiddi de'ishin attumaageeti qassi ayissi durennan eqqidonaa?

Issi keettaa giddon ichchashshu asati beettoosona. Issi gastta aaway qophphiya wottidi ba kushiyan pootuwaa misiliya oyqqidi xeeliyode, issi guuttaa na'iyo ba"ida na'iyakka dawusu.

Issi salo meraa baaneriya boli xaafettida issi lume gezo kahaa galassa qonccissanawu xaafettida xuufee, qassikka a dummayiyaa armaynne hara dumma dummabati doosona.

Bootta sohuwan uttidda naa''u issi mala caammay macca asay bantta gediyan wottiyo galbbappe oosettiya puula caamma. Ha cammay miizza woykko deeshsha galbbappe mereetes.

Keehi xoqa oyddiyan uttida asati keehi bonchchetiyogappe dendidagan etayo aybikka pacciyaba milattenaba gidikkonne etayo pacciyabay issiba gidishin ikka shemppuwa xayuwa gidiyooga eray?

Qeeseti ammanuwaassi aawa gidiyogan yeletay xillotetta ogiya eranaadan ogiya bessiyageeta geetettoosona. Eti haggazziyoykka orttodookise woosa keettan gidishin yeleta xoossaa qaalaakko zaaroosona.

Issi guutta na'eppe guye bagan de'iya karetta saleeday timirtte keettan tamaranwu maadiya maadiya buqura. Ha saleeda bollan xaafetidda xuufe biittatu suntta yootees.

Dumma dumma kushe hiillay de'iyo asay daroban asa de'uwaa kaafiyaa oosuwaa oottosona. Etti oottiyobati samppa, inkiritiya, masofiyanne hegaanne hegaa milatiyabata. Hagee dumma dummabati bayzzetiyo giyay awan de'i?

Cora asay dembban shiiqida bantta kushiyan wolaytta dere asaa qonccissiyaa banddira oyqqidaageetuppe naa"a gidiyaageeti xoqqa sohuwaa kiyyidi yettaa yexxidi de'oosona.

Toophphiyan daro adussa ogiya manddaridi zal"iya zal"anchchati darotoo gaameelaa caanaassi go"ettoosona. Gaameelay caanaassi doorettiyo gaasoy haattaa uyennan adussa wodiya gattana danddayiyoogaa.

luxetta keettan issi luxissiyaagee qeeri ziqqa kifiliyaa luxiyaa naata issippe shiishshidi luxissidinne etappe oyshsha zaaridi ekkiide de'iyaagee maayyidi addussa qaaliyaa woyggi xeessiyo?

Seeraa naagissiyaageeti issippe shiiqqidi bantta hashiyan olaa miishshaa wottidi issi mala maayuwa maayidi issi mala karetta caamma wottidi bootta kalssiya wottidi eqqidosona.

Daro hooteeletun qumaanne bambbariya aattanawu maaddiyanne kushe hiillan merettiya urqqa miishshati aybee aybee? Ha urqqa miishshata medhdhiyo biittay awuppe awuppe beettii?

Bayzziyoo sohuwan doorettida mittaa ayfetu giddon aappun dumma dumma mittaa ayifeti de'iyonaa? De'iyaa mittaa ayifetu giddon mangguwaa qooday muleera aappunee?

Wolaytta biittan erettiya mayzza muuziiqaa miishshatuppe lee'e cenggurssaara de'iyageenne ezgganawu lo"o eeduwara de'iyagee aybee? Ha muuziiqaa miishshay aybippe giiganawu danddayii?

Dummaa dummaa darkko doozatanne atakkiltetta bayziyanne shammiya asappe ya baggara kushe hillan go'etidi maatappe giggissido so miishshaa sunttay aybee? issi maccara huphiyan wotidogee aybee?

Issi geela'o arssa na'iya oyidiyan uttada sirinttaa oyikkada ba huuphiyaa duge yeddidaara qaattayidda diyoobay ayibee? I sinttan daabbuwaa wottido buquray ayibee?

Issi keettaa bollan erissoy diyagee beettes. Ha erissoyikka " deva sonne biiruwaa buquraa meshdhiyosaa" yaages. So baggaara qassi alggay beettes.

Nu biittiyoo itoophphiyoo kase ayssa wodhida macca bonchchettida mishiriyaa ufayttayda pootuwaa denddaydda de'awus. a qassi garssa baggaara bootta shuraabiyaa maaya uttaasu.

Maata mera ashuuraa oosoy biittaanne haattaa naagiyogan goshsha biittaassi araddatettaa gujjees. Ha biittan tokettiyanne zerettiya kattatuppe beettiya murutay biittaawatu kattaa koshshaa kunttees.

Diretti uttida biratta dirssaa giddon cora adil"e ciishshaa maayuwa maayada yelaga naati issippe gididi bantta huuphiyankka issi malaa qachchidi ubbakka duge xeelloosona.

" Wolqqaama wenggeliya mishirachchuwaa kiitaa aattiya Konferanssiya " yaagiyaa erissuwa oyqqidi xifatiyaappe garssa bagggaara dumma dumma kiitay maarara xaafeti uttiis.

Issi wolaytta woga maayuwa maayida yeelagaa na'ay ba kushiyankka tooraa oyqqidi oyddiyaa bollan uttidagee beettees. Ha naa7appe guyeessa baggan duummaa duummaa doozatikka de7osonaa

tamaa toyssiyo miishshay heregay diyo oyddiya bolan uttidaage beetees a matan qassi dumma dumma bayzziyo cora mishshati suuqiya giddon beetoosona.

Jabanaappe issi zo"anaani ekkiyaa siniya wottiyo buquraa bollan uttida siniyan tigettiiddi diyaa tukkee beettees. Appe guyye baggaara qassi oydetikka de'oosona.

Issi issi yelaga attuma naatikka macca naatuugaadan bantta huuphphiya dadissiyogan bantta huuphiya loyittida gi ekkidi yuuyiyogee xeelliyo wodiyan keehippe iitees.

Issi kifiliya garssan dumma dumma buqurati dooretti uttidaaga bayzzidinne qassi baassika go"ettidi de'iyaa haara ya simmidi uttida na'a sunttay oonee?

Tohossa toophphiyaa dalgga manttiya Xaacce yaagiya malaatay ba giddon xoolinttiyaa malaata oyqqidi appe bolla baggaara tohossa tophphiya dalgga manttiya qonccissiya haraphphiyaa malaatara qassi kiluwaa malaataara de'ees. Hagee malaataay awuden doomidi merettide?

Cora urqaappe meretiya kushe miishatuppe issuwa gidida bashee de'ees. He basheekka qeeri tukkiya shaayiyoogaanne miyiyaara muxxe oyqqiyoosay de"iyoogee ankkaa bonccuwa bollan de'ees.

Badallay goshanchchay goyin daro katatettawu go'iya bolla koolliya katta ayfe. Zambbille aayetti woykko zal'inchchatti giyappe bantta zali'iya goochchiddi ehiyo miishsha

Issi attuma naatu huuphphiyaa giigissiyoo keetta de'iyaaga he keettan atumma naati bantta huuphphiyaa giigettiyoogee keehippe lo'es shin he huuphphe keettan giigettiyoogaw woysaa qanxxissiyoonaashsha?

Malaaliyaa hanotan oosettida kushshiyaan wottiyoo worqqaa milatiyaagee keehippe lo"ees. ikka qassi dumma dumma meratun walaketi uttiis. karettaanine adil"e ciishsha meran.

Issi heeran giddo yaa geliyo dirssay dungguza meran muleera kametti uttiis. ha dirssappe kiyidinne geliidi de'iyaa amarida asati awu biidi yiyoona?

Birataa issippe issuwa issuwara gattidoogaa issi sohuwan waaxxidi asaayo xomppiya eettanawu gaxxariyanne katamaa efaanawu essidoogaa giddon shuchcha ogee diyaagee beettees.

Tukke keettaa baranddan uttidi kumida asati beettoosona. He keettaassikka yedhdhiyoosay keehippe puulaara de"iyaanne lo"iyaagaa gidishin qassikka kare baggarakka ogiyaa doonankka asay uttiis.

Hagee buquraa woykko dumma dumma yesuwaan guutta miishshata mazananawu woykko likkanawu maaddiyaa miishshappe issuwaa. A meraykka bolla baggay salo meraa malattees.

Wolaytta boynay goshshanchay ba gadiyaa goyyidi tokkin mokkidi gakkin bookkidi katti miyo quma qommo. Wolaytta boynaa kattidi bambbariyaa tushidi miyo wode pala mal'ees.

Loytti Ka"ida Arbaminchche muuzee issoy issuwa bollan wodora malan kaqqetidi beettees. appe garssa bagan sa"an saaxuniyan donay saaxuniyaa kumi utti beettees.

Hagee puutiyaa tookkanawu baasetti giigida sohuwaan tokkettida apikaadosiyaa puutiyaa gidishin ikka dicci gaakkidi daro go"aa immiyoo giishshawu asay ubbaykka ha puutiyaa tokkees.

Kaamiya ogiya doonan dozzay mokki uttidaagee beettes. Qassikka aappe sintta baggaara pooqee ha dozzay kammi wottooge qassikka ogiyan tiyettida harddiidaa malaatay beettes.

Heezza gididi eqqida asati wolaytta wogaa qonccisiyaa maayuwaa maayidaagetuppe guyye baggaara beettiyaa deriyaa sunttay aybaa getettii? Qassi eti ayssi ha sohuwaa biidonaa?

Gela"o na'iyaa ba huuphiyaa dookissidooga duge zaara yeddada baatyo sinttaw simmada uttidaarippe sintta baggan de'iyaa walaha meray de'iyooge aybba getetti?

Dumma dumma corattidi de'iya asati maayido wogaa maayoy awa heeraa qoccissiyaagee? Attumaageetu maayuwa sunttaynne maccaaeti maayido maayuwa sunttay ay geeteettii? Eti issppe shiiqidi ay oottiyoonaa?

Dumma dumma durssanchchati wolaytta wogaa durssaa duriyo wode be'iyageeta keehippe ufayssees. Wolaytta durssay dumma dumma yettaa miishshatuuninne yettatun doodettidi polettees.

Asi ooninne kiyyena woykko kanttena mala geettetidi kariyaa sanssalattan aattidi qassi gaaniyaan gorddidi wottidooge de'iyaagappe giddo baggaara de'iyaa asi aybba aseshsha?

Walahan boottanne zo"anaani ekkiya wolaytta wogaa maayuwaa maayida geela'o naati ayssi maarara eqqidonaa? Etikka qoodan woysaa gididi eqqidaakko oonee be'idi odanay?

Baluqoy sooni asaara meezettida medoosatuppe issuwa gididi haraappe dummatiyobay asaassi issi sohuwaappe hara sohuwaa manddaranaassi go'ettiyo toga mehe. Ikka bixaala doonan barssidi laaggiyo mehe qommuwaappe issuwa.

Mittaa massi massidi oydiyaa medhdhiyoo keettay de'iyaagan luxxanchcha naatussi uttiyoo oyddiyaa merissidoogee geesaa keehippe qantta gididaagee luxanchcha naatussi uttanaw qaammenne?

Issi pooqiya keexissiyanne keexxiya asi kasetidi kunttana bessiyobati aybee aybee? Hageetuppe issoy paccikko ottiya asaa bollan, ootissiyagan, Dere asaaninne kawotettaa bollan gakkiya qohoy aybee?

issi biratay eqqidaagaa giddon diya dumma dumma merati beetoosona. eta giddoppe amaridaageeti qassi ha sohuwan birataayo diya ordetettaa qassi qonccisosona.

Mitta qeranaw, cukkanaw, qoo'anawunne koshshikko qanxxanaw go"ettiyo so miishshappe issoy beexxiya gidishin hara dumma dumma biratappe oosettida buqura qommotikka de'oosona.

wode ehido zammanaa hiilla go'ettidi miizzaa yeesiyo maashineti beettosona. hegeekka issi wodiyan oyddu miizzata yeesanaawu danddayiyoogakkaa yootiya xifate puudde baggara xafeti uttis.

Issi sohuwaani biittaa bolli qanccayi de'iyaagaa matan daro qeerinne wogga paappayyatinne qassi qanccaa bolli naa"u muuzet beettosona. Shin bayizziya asi beettenna.

Issippe ubbaa keexxidi guutta miishshaa immi immi wurssidi wurssettan ba keetta oottana mala giidi ba biran keexi keexi immiyoo keettaa kifiliyaa qooday keehippe daro.

Saloy beettes. Qassikka wogga kaamiya dabaabay diyagaara kaamee biyagee beettes. Qassikka maatay puulawu ciiri wottooge qassikka toophphiya banddiray diyagee beettes.

Keehippe lo"iyaa boottanne so kaamiyaa de'iyaari bollan daro qommo puulayiyaabatun puulayi wottidoora de"awusu. I bolli qassi ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara naa"u ciishshay de'ees.

Keehippe cora asay bottabaa bollara maayidi issi sohuwa aysi shiqqidee? Eta giddoppe tamaaridaageeti bantta tiraa bollan kushiyan caaniddi eqqidaageeti ayssi eqqidonaa?

Keehippe xoqqu ottidi kaqqido tophiya banddiray beettees. Ayo meraaykka heezza. Puddee baggara maata mala gidduwan qassi adidhdhee meraanne duggetaraa qassi zo7o.

Dumma dumma silkkiyanne giigissiyo buqura bayzziyo keetta yootiya erissoy bollan kaqqettis. Ha keetta matan qassi mitta massiyo keettakka erissoy malatees.

Nu heeran issi katta keetta diyaagan cora yelaga naatinne cima asay keehippe go'etoosona. Gaasoykka he keettan ka'iyaa kattay keehippe mal'es shin he kattaassi gatee woyseeshsha?

yelaga na'iyaa ba naa"u kushshiyaa sintta baggawu zaarada karetta mayuwaa maayada qassi hegaadanikka karetta aaho suriyaa giixxada meranikka arssa gidaara haa simma eqqasu.

Nu biittan issi kaamiyaa ogiyaara duge simmidi goggiyaa shafee de'iyaagan issi issi yelaga naati motoriyaa meeccidi daro miishshaa demoosona shin he naata kawoy giiraa qanxxissiishsha?

Issi wogga yaa'aa adaraashaa gidon keehiippe qooday cora gidido asay tobbiidi de'iyaagee beettees. Qoodan naa'a gidida aawatettay immettido asati sinttan uttidi yaa'aa kaalettidi de'oosona.

Geela''o na'iyaa wogaanne wogeta qonccissiyaa maayuwa maayada baappe sinttan siiniyanne irkkabootiyaa wottada tukkiyaa baggan duuqqada baggaa mela wottada uttaasu .

Hagee wodiyaa woykko zemen yagetetti xaafettida pitalee ayba meran xaafetti uttidee? qassi a zoozeekka qoodan woysu miye gidiyoogee beettii inttiyoo?

Darotoo zal'ee miishshaata asaako gattanawu dumma dumma ogiyan erissuwaa gattanawu koshshees, Hagaappe issoy qiiba naati sheeshshaan mooretenna mala teqqanawu maadiyaba woykko kanibebi yaagiyooga.

Orttodookkise woosa keettan cora asay issippe eqqidi tamaa oyqqi uttidosona. Hegaa xalla gidennan etappe garssa bagaara diya sohuwankka tamay eexxees.

Issi issi shooqatun tokettida boynay keehi dalqqi dalqqidinne lo'idi mokkiyo wodiya hara gadiyan tokettiyaageeti qassi karexxidi shulloosona. Hegaassi gaasoy aybeeshsha?

Wolaytta sooddon de'iyaa issi zannaqqa sohoy de'iyaagee asay omarssan omarssan he sohuwaa biidi allaxxiyoogee tuma shin he sohuwaa gelanaw qanxxiyoo biray daro gideneeyye?

Nu biittee toophee giddon oosuwa xayyuwappe denddidaagan daro yelaga naati higawe giddena ogiyan hara biittaa oosuwa koshshaw biidi haatta bollan wolliwolluwappe kunddidi hayqqiyaageeti daro.

Oyddu asati oddaykka dumma dumma meraara de'iya wolaytta wogaa maayuwa maayidi issoy bulla paraa bollan uttin heezzati qassi daama paraa bolli uttidi boosona.

Sa'ay gallaasappe giddo ginaa malatees. diiccidi sohuwaa kuwayi wottida mittay de'ees. qassi ha baggaara shuchchay gimbbeti uttidagee bullatti uttagee de'ees.

Issi mulebayi kumetta gidido koskiyan woyikko suppermarkkettiyan dumma dumma bollaaninne maayuwan tiyyiyo dumma dumma buqurati etawu peenoyikka keehippe lo'iyoogeeti de'oosona.

Issi aaho supper markkeetyiya giddon dumma dumma qashuwan bayizettiya kattatuppe kare baggaarakka dumma dumma mittaa ayipetanne ataakilteta bayizziyo sohoy des.

Issi tamaare na'iya maxaafa keettan uttada ba maxafaanne dawuttara nabbabayidde uttido oyddiya meray aybba milatti? Ha na'ee dawutaray aybba bolla uttide?

Bootta lambba caannidi addussa ogiyaa kanttidi yiidi de'iyaa wogga kaame hiniira ya yiidi de'iyaagappe sintta baggaara de'iyaa naa''u naati awa biyoona?

issi oraatra keettay keexxetidi de'iyaagayyo dumma dumma waanna baaso gidiyaa tuussati eqqidaageeta minttanaw eta bollan minttiyaaba qachchi wottidoogaappe guyye baggan aybbi de'i?

Issi kifiliya giddon dumma dumma kushee hiolan giiigida allequwaa buquray godan kaqetti uttidi de'iyaagappe sintta baggaara issi maccassiya curqqa hiixxada ba kushiyaa saluwa dentta saluwa xellaydda de'awus.

Muuziya miyo wode nu kahay ufayttana mala oottiya "seerootin" geetettiya keemikaalee gujjees. Muuziya zal'idi loytti durettida daro mino zal'anchchati de"oosona.

Issi seeraa nanggisiyaa xaaciyaa gididaagee keehippe hanqqettidi wolqqaama hanootan asaasi oduwaa yiillottidi aattiidi de'iyaagaa be'eettees. Ikka maayido toophphiyaa xaacattu maayoy keehippe yaashshees.

Naa"u attuma asati ississan eqqidosona. Issoy maykkiya ba kushiyan oykki uttiis. Cora asay asppaltte ogiya ha yiidi de'oosona. Xanxxillaykka bettees.

Yelaga macca na'iya ba kushiya issuwa xeessa bollan wottada qassi issuwa wodiran wottada eqqaasu. A xeessan dancca uttido danccuwa meray aybba malatii?

Issi issi ziqqiyaa heeratuura iray daroto bukkenaagaappe denddidaagan he heeran asay kataakka daroto zerenna. Hegaa kaallidi he heeraara biittay coo gidi utiigis.

Cora phuuphphulliyaa issi sohuwan shiishshidooga appun kuttoy phuuphphullidee? Phuuphphulliyappe garsaa baggara de'iya wotiyo miishshay aybappe mereetide? issi Phuuphphulliyaa gatee woysee?

Wolaytta biittan dumma dumma wogaa qumay de'iyagaa gidishin ha intte be'iiddi de'iyo qumaa qommoy aybee? Ha qumay aybippe giigiya qumee?

Usuppun geela'o naati beettoosona. Etappe issinniya bullachchaa maayuwa mayada soofan uttada ciishshaa oykkkada I guyessan eqqida muuzeta xeellayidda diyara beettawusu.

sooni kattaa maanuwa darotoo dossena asay karen maannaw maaddiya katti wottidi naaggiyaa keettay asa ubbaa ha yiitte yaagidi shoobidi de'ees.

Heezzu naati mittaa dichchidi heeran irxxa carkkuwaa immanwu miittaa puutiyaa sa'an bookkidi moogidi nne qassi pootuwaa denttiyaa bitaaniyaa xeellidi de'oosona.

Issi ashuwa bayzziyoo luukandda keettaa penggiyaa man''iyan amarida asati eqqidaageeta gidishin, he penggee tiyettido meray ay malee? Keettaa giddon magalashuwa matan kaqettidabay aybee?

Qoodan laappuna gidiya xifate buqurati issi sohuwan shiiqi uttidaagappe amamridaaga luxiyaa naatussi shakki shaakki immiyakko daroppe keehi lo"o malatees shin!

Nu heeran issi xajje keettay de'iyaagan issi issi gita asay he keettaa biyoogan uyii uyidi keehippe mattoti ekkidi biyoogee ayba pokkes giidetii?

issi bootta miishshay diyaaga matan beettiyaa karetta miishshay ayi maadii? qassi appe bola bagaara diya cenggurssay kiyiyaa mishshay oosettido birattay giyan aappun biree?

Issi kaamiyaa ogiyaa matan de'iya keettawu xoqqatettay muleera woysakkonee ereetii? keettaappe sintta baggara xaafeti uttida erissoy adil"e meraraa de'iyagee woyggii?

Wolaytta toho kuwasiyaa kasanchchati wolaytta kuwasiya ka"iyo demban pootuwaa denddidi deosona. Ettikka maataa meera shurabiyaa maayidi eqqidosona. Etti kuwasiyaa bululisi simmiyonaye?

Cora attumanne macca naati eepudiya maayyidi issi daraphphpa bolli eqqidi aayyanama yettan godaa bonchchidi bettoosona. Ha asatuppe amaridaageeti bantta kushiyan ay oyqqidona?

Ha lo"o maayuwa maayidi uttida keettaawaa sunttay oona geetettii? A oosoy ha sa'aa bollan aybee? Guyye baggaara beettiya banddiray awa biittaagee?

Issi abbaa milatiyaa sohuwaan tamaara de'iyaaba milatiyaagee ya baggaara beettees. qassi ha baggaara gidduwaan qoodan heezzaa gidiyaa asati mela sohuwaan beettoosona.

Issi orgge darssay haddirssa bagganinne heezzu woga dorssatinne issi mara dorssara wododoroy qooruyan qashsheti uttiis. ubba dorssatu giddon meran dummatiyeege awugee?

Intte xeelliyo wode cora asay ya baggaaranne ha baggaara eqqidi ay oottiiddi de'iyaba milatii? Ha asaa matan de'iya buqurati aybee?

Maata meray de'iyo ushshay keehippe mal'iyaane qassikka asaassi uloy puuriyoodenne sakkiyoode uluwaappe katta laallanawu maadees. Karetta meray de'iyo ushshay daro harggiya xallanawu maadiyaaga.

Issi asaa mattoyiyaa ushshay de'iyaagaa uyiyoogaa orttodookise ammanuwaa maaran he ushshaa uyiyoogaa diggokkona shin he ushshaa uyiyoogee nagara gidennee ?

Issi xalla biitta malatiyaasan xeelanawu darokka lo'enna heeran yeechchaa hiixxidoogaa bolli uncca woykko itimaa mashshan soofi soofi qanxxidoogee dees. A qoodaykka ichchasha.

Cora asaa caaniya zo"onne adil"e ciishsha meray de'iyo kaamiyaa bollan issi bootta maayuwaa miyiyaara mayzzidoogee de'ees. Kaamee eqqiyo sohuwan harabati kaamiyaara issippe aybissi eqqokkona?

Issi bitane bari kushiya hiillaa go'ettidi daro dumma dummabata daddidi kessees. Ha bitanee oottiyo oosoy I ba de'uwa laammanwu go'iya ooso.

Toophphiya Orttodookise tewaahiduwa woossa keettaa seeraa maaran qaalaa odanawu eqqiya izaaway ayba mala maayuwa maayana bessii? Qaalaakka aybatto doonan odana bessii?

issi narkkakki uttida bonccoy diyaagee duuniya boli diyaagaassi maadoy aybee? qassi appe guye bagaara diya sohuwaassi hara meray diyaagee aybee?

wolaytta danguzzaa maayida naati issippe shiiqi eqqidi duriidi doosona. hegaa xalla gidennan darotoo eta gidon issi na'iya gaxaara diyaara keehi lo'awusu.

Mittay keettaa oosoy mittaa qanxxidi asay bawu koyyidoogaatto medhdhidi bayzziyoonne zal'iyoo ooso. Oydee woykko barccummay mittaappee oosettiyaaba gididi asay uttanawu maaddees.

Dumma dumma mitta ayfeti giyan bayzzetiyaage issi issi wodiyaa al"iyonne qassi issi issi wodiyan hirassiyo gaassoy aybbakkome shaakada neeni eray?

Baacay maataa buuccanawu maaddiya miishsha. ha wolayitta baacayikka birataappe wogaacee qoxxi taman xuuggidi giigissiyonne medhdhiyo mittaa massido musuliyan aattido buqura.

Asay ba gaden gaden keehi cora koottaa wottiyoogan he ubba koottankka qassi cora mattay gelidaagan eesay gakkiyyoo wodiyan he eessappe loyttidi go'etoosona.

Issi dirssa giddon kanay diyaagee beetees. Qassi ha kanaa asay daro wode basoni dichchidi giyaa efiidi bayzzi errokonna. Ikka lo'enna.

Issi arssa yelaga na'iya hayttan gudichchaa wottada ba adussa huuphiya duge yeddada issi kushiya xaaxada issuwan zemppissada haa xeellayda dawusu.

asay maanawu giggida issi qumaa keettan de"iyagaa giddon zo'oy miishshaa bollan de'iyagee aybee? maanawu giggidaaqumaa bollan issi xoo'ee a giddon beettiyogee aybeshaa?

Keehippe melanne baana gididaa sohuwan daro yelagatti issi kaamiya sugide de'osonna ha etti sugiyo kaamiya meray ayba malatti? Ha sugiyaa yelagatti woysse?

Adaanechi abebe geetettiya issi macaasiya ba huuphiya duge yeddada utaasu. issi maayuwa gakki uttiis. qassi kooteekka keehi zo'o malatees iigee.

Issi ganddaan de'iyaa maata keettaa darkkon woga mittay de'iyaagee aahoo kareenne qassi maatta mizziya maataa mada karen zin'ada sinttawu xeeliyara dawusu.

Yelaga naati attenan ceeriyaa kaa"anawu bantta wozanaa aattidi immido keettay de'ees. Ha ceere kaasay kaa"ettiyoo sohuwaan dumma dumma miyoo kattay de'ees.

Supper markketiya giddon dumma dumm.a buqurati issippe shiiqidi dooretri uttidoosona. Ha buqurati issi uttidaaheetuppe daro baggay qeeri naatu toocciya qucciyooga gidoshin hagee o suuqee?

Asawu bayzzanawu giigissi wottido cora baaccatinne mitaa shocciyo miishshay sa'an joynniya bolan beetoosona. eta miyiyan qassi mitay qanxxetti utaagee beetees.

dumma dumma kartaa bessiya merati hagan de'oososna. hegaa bolikka qassi daro xifatetti a boli kaqettidi diyaageeti toophiya bandiraa bolli beetoososna.

Qooriyaninne kushiyan wottidi dumma dumma sohuwa biidi alleeqetanaw maaddetiyo buqurati de'iyaagetuppe garssa baggan aybbi de'ii? Qassi ha buquratu gateekka aappune?